akazu ka sugumwe gafise isuku kubera hasi harasa neza hamwe no kuruhome hariho amarangi mashasha hariho n'urukarabiro abantu bakoresha iyo bavuye mu kazu ka sugumwe musi hariho n'umuringoti utwara amazi

Umugwi userukira ishure iyo ugiye mu mahiganwa ugenda uri kumwe n'indorerezi zikaca zihagarara hanze y' ikibuga ari nyinshi zigatangura gushigikira umukino. hanze hariho ivyuma bikikuje ikibuga bisa n'ibara ry'ubururu harimwo n'ibiti biri hanze birebire.

abanyeshure bari mukibuga bariko barinonora imitsi bari mumigwi ibiri bamwe bambaye impuzu z'umuhondo abandi bambaye impuzu z'ubururu bari kumwe n'umwigisha wabo yambaye impuzu yera hakurya hariho ibiti vyinshi birebire

Isomero rifise uruhome rwubakiye ko urukarabiro abanyeshuri bakoresha mu kwisukura imbere yo kwinjira mw'isomero iruhande hateye ivyatsi hamwe n'ibiti imbere hari ikibuga kirimwo amabuye.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero bisakajwe n'amabati biriko n'imireko y'amazi imbere yaryo hari igibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko hagati harimwo inzira abanyeshure bacamwo iyo bariko baragenda.

ishure rifise ikibuga k'irimwo imiduga ihagaze inyuma hariho ibiti birebire harimwo n'abanyeshure bari impande y'uruhome rw'ishure imbere yabo hari umuntu ariko aratambuka iruhande yiwe hari ikibuga cy'umupira w'amaboko ku ruhande hateye ibyatsi

Mu kazu uka siugumwe aho abanyeshure bakoresha harasa nabi, kandi no ku ruhome na ho nyene harasa nabi ntibarahakoreya isuku umuryango w'akazu ka sugumwe uruguruye harimwo n'umuringoti w'amazi ufise ibara ry'icatsi.

Buntu ni umunyeshure yiga mu mashure yisumbuye, akina mu murwi userukira ishure mu mukino w'umupira w'amaboko. Ari mu kibuga ariko ariruka. K'uruhande, hahagaze indorerezi hamwe n'izindi zicaye.

Abanyeshure benshi bambaye impuzu zo kw inonora imitsi bahagaze ku murongo iruhande ry'ikibuga inyuma yabo hariho n'abandi banyeshure na bo nyene bahagaze mu kibuga harimwo ivyatsi vyinshi hakurya hateye ibiti birebire.

Ishure rifise uruhome rwubakishijwe amatafara ahiye hamwe n'ahantu bugamamwo izuba hasakajwe amabati hafise inkingi z'ivyuma imbere hari umupfurege utembane amazi hariho n'ibigega vy'amazi.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bari mu kibuga aho bakinira umupira w'amaboko bahagaze ku murongo bariko barakina umukino wo kwiruka imbere yabo hateretse utudobo turimwo amazi.

Ishure rifise akazu ka sugumwe kariko imiryango yuguruye ku ruhome hasize amabara hejuru hasize ibara ryera musi hariko ibara ryirabura imbere y'imiryango hubatse uruhome ruzibiye kugira umunyeshure ari mu kazu ka sugumwe ntagaragare.

Majambo ishure yigako rifise akazu kasugumwe gashaje kubakishijwe amatafari ahiye ku ruhome hariho ahantu hononekaye hasi hariho ibipapuro abanyeshuri bahasize hejuru hariho umuringoti umanukana amazi.

Igirukwishaka ari mu kibuga aho abanyeshure bakinira umupira w'amaboko yambaye impuzu zo ku'inonora imitsi hamwe n'abandi banyeshure ku ruhande hahagaze umwigisha hariho n'abandi banyeshure bahagaze nk'indorerezi.

Karemera ni umunyeshure wo mu mashure yisumbuye, ari kumwe n'abandi banyeshure mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko, i ruhande yabo hateye ivyatsi, hakurya hariho n'abandi banyeshure, nabo bariko barakina, ahandi hari inzira irimwo n'abantu bariko baratambuka.

Ishure rifise akazu ka surwumwe hamwe n'urukarabiro aho abigisha bakoresha; ku ruhome hasize ibara ry'umuhondo, ku rukarabiro hariho akadobo gafise ibara ritukura, munsi hariho umuringoti w'amazi.

Urukarabiro abanyeshuri bakoresha iyo bavuye mu kazu ka sugumwe imbere y'uko basumira mu byumba by'amasomero rwubakiye ku ruhome rwubakishijwe amatafar ahiye ariko urukarabiro rwarashaje kubera rusigaye rwirabura n'imiringoti ntizana amazi neza.

Abanyeshure bambaye impuzu zo kw'inonora imitsi hamwe n'ibirato, bariko barakina umupira w'amaguru mu kibuga kirimwo ivyatsi byinshi ku ruhande hariho inzira abantu bacamwo hariho n'ibiti biteye birebire hamwe n'amashugwe.

Ishure rifise urukarabiro abigisha bakoresha iyo bagira basubire mu vyumba vy'amasomero bavuye mu kazu ka sugumwe, ku ruhome no ku rukarabiro hasa neza ariko hasi harasa nabi hariho n'umuringoti w'amazi wacitse.

Giruwishaka ni umunyeshure ari mu kibuga ariko ari inonora imitsi hamwe n'abandi banyeshure harimwo n'umwigisha wabo na wenyine ariko ariinonora imitsi iruhande y'ikibuga hateye ibiti byinshi cyane kandi birebere.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero biriko imiryango ikozwe mu vyuma hamwe n'amadirisha na yo nyene akozwe mu vyuma ku b iyo hamanitseko ibi papuro imbere hari ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko ku ruhande hateye ivyatsi hamwe mwe n'ibiti vy'amashurwa.

Ngenzebuhoro n’umunyeshure wo mu mashure yisumbuye ari mu kibuga hamwe n'abandi banyeshure atonze ku murongo, imbere yabo hari indobo iteretse bariko barakina umukino wo kuza biruka baterura agakombe karimwo amazi.

Ishure rifise akazu ka sugumwe kubakishijwe amasafari ahiye hariko imiryango y'ivyuma isize ibara ryera yugaye hamwe hariko ingufuri hejuru handitse ko amajambo yerekana ko hamwe hakoreshwa n'abahungu ahandi n'abakobwa z.

Akazu kasugumwe ko kwishure kariko imiryango ifise ibicapo by'abahungu hamwe n'abakobwa kugira ngo umunyeshure w'umuhungu amenye aho yinjira n'umunyeshure w'umukobwa amenye umuryango yugurura.

Abanyeshure bambaye impuzu zo kwinonora imitsi ,bicaye ku ntebe ndende harimwo n'umunyeshuri afise urupapuro ku mutwe, imbere yabo hari ivyatsi ,hamwe n'inyuma yabo hariho n'abandi banyeshure bahagaze iruhande y'ibarabara.

Akazu ka sugumwe gashaje gafise umuryango uwuguruye usize ibara ry'ubururu ku gice co hasi hatanguye kuzana ingese hari n'uruhome rushaje, kubera rwaratanguye kwononekara no hasi aho abantu bakoresha na ho nyene h ronone kaye.

Ishure risa neza kandi risukuye rifise amabati mashasha hamwe n'imiryango y' ivyuma nayonyene ni mishasha, imbere hari kibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko, inyuma yaco hariho ahantu hateye ivyatsi hamwe n'amashurwe.

ishure rifise akazu ka sugumwe kariko uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye ariko aho abanyeshure b'abahungu bakoresha harashaje kubera hasigaye hasa nabi ibara ryaho risigaye ryirabura hejuru hariho imiringoti y'amazi ifise ibara ryicatsi

Ishure ryubatse rigeretse musi hariho abanyeshure babiri bari impande y'uruhome umwe arahagaze uwundi aricaye imbere yabo hariho inzira harimwo umuntu ariko aratambuka ku ruhande hari ikibuga c'umupira w'amaboko inyuma y'ikibuga hateye ivyatsi harimwo n'amabuye.

sengiyumva akina mu mugwi userukira ishure mu mukino w'umupira w'amaboko arimukibuga ariko arakina hamwe n'abandi banyeshure hejuru hariho umupira inyuma y'ikibuga hariho indorerezi zaje kubashigikira

Ishure rifise akazu ka surwumwe gashaje kariko imiryango y'ivyuma ifise ibara ritukura, hariko n'ibintu vyandikishijeko ingwa, hariko imiryango. Imwe yaravuyeko imbere aho abanyeshuri b'abahungu bakoresha nahonyene harashaje kubera hamwe harabomotse.

Umutima ishure yiga ko hariho akazu ka siugumwe ga shaje, kubera irangi rihasize yaratanguye kwononekara, kubera rirashaje n'umuryango uriko na wo nyene uwaratanguye gusaza.

Ishure, rifise ubukarabiro abanyeshure bakoresha mu kwisukura iyo bavuye mu kazu ka sugumwe imbere yo gusubira mu masomero, hariko umuringoti w'amazi muremure, inyuma hari ahantu hateye ibiti vyinshi kandi birebire.

Ishure rifise akazu kasugumwe gashaje kariko imijyango ikozwe mu mbaho imijyango ibiri iri ko ingufuri zugaye hariho n'umuryango wuguruye uri ko igicapo harimwo n'indobo imbere hariho ahantu habomotse kubera hashaje.

Abigisha batatu bagaze imbere y'icumba c'isomero cubakishijwe amatafarahiye barindiriye abanyeshure ko baza hama bace binjira mu cumba c'isomero batangure kubigisha inyuma yabo hariho idirisha ryugaye, ariko umuryango ni wo wuguruye.

Mu cumba c'ivyirwa vy'ubushakashatsi aho abanyeshure bigira umwigisha yasize ahateretse ibikoresho abanyeshure bigirako harimwo n'intebe abanyeshure bicarako iyo bariko bariga, kandi umuryango w'icumba urugaye.

Ka nyange n'akarire ni abanyeshure bakunda gusubiramwo ivyirwa bari mucumba aho bakorera ivyirwa vy'ubushakashatsi bambaye ibikingira amaboko hamwe n'imphuzu zera imbere yabo hariho imeza iteretseko ibikoresho ku ruhande hari akabati wuguruye.

Mucumba aho abanyeshure bakorera ivyirwa vy'ubushakashatsi hari ahantu hari umuringoti ufise ibararyera ucamwo urutsinga, ariko rwarononekaye, kubera rushaka gucika impande hariho n'undi muringoti ufise ibarary'icatsi.

Na ho imana ni umwigisha wo mu mashure yisumbuye mu cumba c'ivyirwa vy'ubushakashatsi aho abanyeshure bigira yateretse ibikoresho abanyeshure bigira ko harimwo igikoresho cirabura gifise n'umuringoti utukura hamwe n'agacupa hamwe n'ibindi.

Aho abanyeshure bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi, hahagaze umuntu yambaye ibirato byirabura munsi yiwe, hariho ahantu hari imiringoti icamwo amazi umuringoti umwe ufise ibara ryirabura uwundi ufise ibara ry'icatsi.

Icumba abanyeshuri bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi, umwigisha yuguruye imiryango y'akabati, aho babikamwo ibikoresho. Imbere aho batereka ibikoresho yahasize umuringoti ufise ibara ritukura.

Ni co yitungiye ni umwigisha wo mu mashure yisumbuye ari mucumba aho abanyeshure bakorera ivyirwa vy'ubushakashatsi imbere yiwe hariho abanyeshure bicaye hamwe n'abandi bahagaze ateretse ibikoresho imbere yiwe harimwo amakayi yuguruye hamwe insinga inyuma yiwe harikoibaho canditseko.

Mu cumba c'ivyirwa vy'ubushakashatsi aho abanyeshure batereka ibikoresho bigirako, ariko urubaho rufise ibice vy'ibikarato hamwe n'iserenge rifise imiringoti bariko barigirako.

Mucumba abanyeshure aho bakorera ivyirwa vy'ubushakashatsi aho batereka ibikoresho harimwo igikoresho gifise ibihimba bimeze nk'ivyo umubiri w'ubuntu abanyeshure bakoresha iyo bariko barigirako, inyuma hari umuringoti utukura.

Icumba abanyeshure bakweramwo ivyirwa vy'ubushakashatsi i ruhande y'uruhome hubatse akabati gakozwe mu vyuma gasize ibara ryera imiryango yako iruguruye hejuru hagaragara uruhome rubakishijwa matafari hariho nahantu hasize ibara ryera.

Umwigisha yigisha ivyigwa vy'ubushakashatsi aho abanyeshure bakorera ibyigwa vy'ubushakashatsi umwigisha yateguye ibikoresho ariko abanyeshure ntibarinjira kandi umuryango uruguruye.

Mu cumba aho abanyeshuri bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi harasa neza kandi hariho akabati gakozwe mu vyuma gasize ibara ryera n'imiryango irugaye kariko n'imfunguruzo ku ruhande aho abanyeshure batereka ibikoresho munsi hari intebe abanyeshure bicarako.

Mu cumba c'ivyigwa vy'ubushakashatsi, imbere yuko abanyeshure binjira, barabanza bakahategura bakazana ibikoresho abanyeshuri bigira ko harimwo intebe abanyeshuri bicarako iyo bariko bariga.

Icumba abanyeshure bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi, harimwo ibikoresho bigirako biteretse hejuru. Iruhande hari intebe bicarako iyo bariko bariga, ku ruhome hamanitse urupapuro rushaka kuvako umuryango uruguruye.

Kanyana ni umunyeshure yiga ivyigwa bijanye n'ubuvuzi ,mu gisata c'amagara y'abantu. Yicaye mu cumba c'ivyigwa vy'ubushakashatsi, afise urupapuro mu ntoke, yambaye n'udukingira amaboko. Imbere y'iwe ku meza, hateretse ibikoresho bigirako.

Icumba babikamwo ibitabo cubakishijwe amatafahiye kirimwo n'akabati gateretse ko ibitabo bimwe birashaje ibindi nibishasha ni vyo abanyeshure hamwe n'abigisha bakoresha iyo bari mu vyigo.

Mu cumba c'isomero ku ruhome hamanitse ibipapuro biriko ibicapo bifise amabara atandukanye bimwe bifise ibara ry'umuhondo ibindi iritukura harimwo n'ibicapo bifise ibara ry'ubururu.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafarahiye ku ruhome umwigisha yahamanitse ibipapuro biriko ibicapo abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga ibihimba bigize umubiri w'umuntu hamwe n'ukuntu amaraso agenda mu mutima.

Icumba kirimwo akabati gateretseko ibitabo vyinshi harimwo intebe hamwe n'imeza iteretseko ibitabo, harimwo n'imashini nyabwonko iteretse hejuru ku meza, ku ruhome hamanitseko ibipapuro.

Icumba c'isomero cyubakishijwe amatafari ahiye hejuru y'amatafari hariho irangi ryera hamanitse ikarata y'umugabane wa afrika hariho n'imeza iriko ibipapuro hamwe n'idirisha imanitse ko igitambara.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye riri ko imiryango hamwe n'amadirisha akozwe mu vyuma ariko n'ibiyo bigikomeye vyose hejuru ku madirisha hariho ahantu huguruye imbere y'isomero nta byatsi bihari kandi hejuru hariko umureko w'amazi.

Abanyeshure batatu bariko barakina aho babubakiye babiri barahagaze hariho n'uwundi umwe ari mbere yabo aricaye aho bamanukira hari ipine ry'umuduga ku ruhande hateye amashugwe kuruhome.

Icumba c'isomero gifise uruhome rusize ibara ry'umuhondo, hamanitse ko ibipapuro bifatishijwe n'utuntu twirabura ariko amajambo yandikishijwe n'ibara ritukura ariko n'ibicapo bishapishijwe muibara ryirabura.

Ishure rifise amarembo yuguruye hariho ibuye rifashe umuryango hasi kugira ntiwiyugare mu kibuga hagati harimwo umuduga hagaze hariho n'igiti giteye ku ruhande kirekire harimwo n'ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure rifise ivyumba' vyinshi vy'amasomero vyubakishijwe amatafari ahiye, ririko imiryango hamwe n'amadirisha y'ivyuma asize ibara ryubururu. Ku biyo hamanitseko ibipapuro, inyuma y'ishure hateye ibiti vyinshi.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse ku murongo, hariko n'imiryango y'ivyuma isize ibara ryera. Imbere hariho ivyuma bikikuje aho abanyeshure bato bakinira. Imbere mu kibuga nta vyasi bihari; hateye ibiti birebire hamwe n'imiduga ihagaze.

Ishure rifise ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo; hanze hariho abigisha bahagaze bariko bararamukanya, hariho n'inzu ifise igitutu bahagarikamwo umuduga; ku ruhande hateye amashurwe, hakurya hariho ibiti birebire.

Mu cumba c'isomero umyigisha yatoye ingwa zifise amabara abiri atandukanye acaja ku kibaho yandika ko indome hamwe n'ibiharuro munsi y'ikibaho hariho intebe y'umunyeshure hejuru naho hubakishijwe amatafari ahiye.

Icumba c'isomero kiri ko umuryango wuguruye gifise n'uruhome rusize amabara hejuru irisa n'umuhondo musi iryirabura, imbere hariho n'umufurege w'amazi harimwo n'amadirisha y'ivyuma ku biyo hariho ahantu hagiye hameneka ibiyo.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, kandi rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse ku murongo, risakajwe amabati y'ubururu, n'imbere ririko imiryango hamwe n'amadirisha bikozwe mu vyuma na vyo nyene bisize ibara ry'ubururu.

Aho umurongozi w'ishure akorera hariko umuryango usize ibara ryera ku ruhande hariho amatafari ahiye hejuru hariho urutsinga rw'umuyagankuba hariko n'amajambo yandikishijwe ibara ryirabura.

Icyumba c'isomero kirimwo intebe n'imeza hamwe n'ibipapuro bimanitse ku ruhome. Harimwo n'umuco w'izuba uriko uraca mw'idirisha ariko mwinshi utuma umuntu atabona neza imbere.

Ishure risa neza, kubera rifise isuku ahantu hose, kandi risize amabara atandukanye ku madirisha hasize ibara ry'icatsi kibisi imbere, naho nta vyatsi biteye mu kibuga hariho ahantu hateye amashurwe ari ku murongo na nahandi hateye ibiti birebire.

ishure ryubatse rigeretse rifise inkingi zisize ibara ryera mukibuga ntavyatsi bihari ku ruhande hateye igiti munsi hariho amabuye kuruhome hasa nabi kubera irangi ryaho ntiryera

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafara ahiye, kitariko umuryango, kandi nta n'amadirisha ariko. Mu cumba, harimwo intebe zitondetse ku murongo z'abanyeshuri. Hejuru hariko itara ririko riraka.

Ishure rifise uruhome rwubakishijwe amabuye, ahandi naho hubakishijwe amatafari ahiye; iruhande hateye ivyatsi, hariho n'igiti. Inyuma y'uruhome rw'ishure hateye ibiti vyinshi kandi birebire.

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshure b'imicuko, hejuru ku ruhome hariko ibicapo, imbere yabo hicaye umwigisha afise impapuro ariko arandikako, hejuru ku ruhome hariko imboneshakure, mu muryango hahagazemwo abantu.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, rifise n'ivyumba vy'amasomero biriko imiryango umwe wugaye n'uwundi wuguruye, hariko n'amadirisha y'ivyuma afise ibara ry'umuhondo, imbere hateye amashurwe n'ivyatsi hamwe n'abanyeshuri bari hanze.

Umwigisha wo mu mashure y'intango, afise ubuhinga akoresha kugirango abanyeshure bamenye ningoga ibikoresho bifashisha mu burimyi n'ubworozi, amanika ibicapo hejuru abanyeshure bakaguma babiraba hejuru ku ruhome kugirango bace babimenya.

Ishure rifise ikibuga kinini giteyemwo igice kimwe ivyatsi, ahandi hariho inzira abantu bacamwo inyuma y'ishure hateye ibiti vyinshi binini kandi birebire, hariho n'ahandi biri impande y'uruhome

Kwizigira niwo munyeshure yasohotse ubwanyuma mu cumba c'isomero yasize umuryango atawugaye neza kubera ingufu ririko ntiya yugariyeko ku muryango hariko n'igipapuro kimanitse hejuru ku muryango.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho inyuma hariho uruhome rusize amabara abiri atandukanye nta mwigisha ahari, kandi nta n'umunyeshure ahari n'ishure rigaragara.

Kw'ishure ry'imicuko hariho uruhome rusize ibara ryera ruriko n'indome hamwe n'ibiharuro abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga. Imbere hateye ivyatsi . Ku mushinge w'uruhome hubakishijwe amabuye.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafari ahiye kiriko umuryango w'icuma usize ibara ritukura ku ruhande hariko idirisha na ryo nyene rikozwe mu cuma ariko riruguruye umuryango wo urugaye.

Kw'ishure igihe co kuruhuka kigeze abanyeshure bagiye gukina bacabasiga bakingiye ko umuryango ufise ibara ritukura hariko n'ingufuri, ariko ntiyugaye ku ruhande hariho urutsinga rw'umuyagankura.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero menshi risakajwe amabati atukura ryubatse ku musozi ririko imiryango y'ivyuma ifise ibara ry'ubururu hejuru ku kibuga hariho ahantu hatose imvura yaguye.

Abanyeshure bakoze isuku mu cumba cubakishijwe amatafari ahiye intebe bazitondeka ku murongo imbere hariho akadobo batamwo umwavu amadirisha na yo arugaye, kandi nta munyeshure ahari.

Icumba c'isomero kirimwo ikibaho cirabura canditseko n'ingwa zitandukanye handitse ko ibiharuro hamwe n'indome musi hari igikoresho gikozwe mu cuma kiri ko ingufuri zugaye ku ruhande hariho intebe y'umunyeshuri.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure hasi hari agapapuro umunyeshure yasize ataye ,ku ruhome hasize ibara ryera hejuru hariho ahantu hononekaye kubera harimwo umwenge hamwe n'urutsinga ruriko rurarereta.

Butoyi ni umunyeshure wo mu mashure y'intango ari mu cumba c'isomero ari kumwe n'abandi banyeshure harimwo n'intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo hamwe n'ikibaho kitanditseko hariho n'idirisha hamwe n'umuryango bikozwe mu cuma.

Icumba c'isomero kirimwo intebe nyinshi zitondetse ku murongo zikozwe mumbaho hamwe n'ivyuma, hariho n'uruhome rusize ibara ryera, hamwe n'amadirisha ariko ivyuma hamwe n'ibiyo, imbere nta banyeshure bahari.

Kwishure ry'imicuko amarembo aruguruye ariko umuryango w'icuma usize ibara gera iritukura hamwe n'icatsi ku ruhome naho nyene hasize ibara gera ariko n'indome zandikishijwe ibara ryirabura hamwe n'iritukura hanze kuibarabara hari umuduga abanyeshuri batahamwa.

Icumba c'isomero cyubakishijwe amatafara hiye gikubuye harimwo intebe y'umunyeshuri hamwe n'imeza n'intebe by'umwigisha biteretse musi y'idirisha guguruye ariko haracamwo umuco w'injira mu cumba.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero bishaje ku ruhande hateye ibiti imbere yaryo na ho hariho ahantu hari ivyatsi vyinshi imbere mu kibuga hari amabuye menshi ari hasi hariho n'inyubako zatanguye gusambuka.

Mu yumba y'isomero aho abanyeshuri b'imicuko bigira imbere y'uko binjira mu cumba umwigisha arabanza agatunganya ibikoresho intebe n'imeza akabishira ku murongo hamwe n'ibindi bikoresho abanyeshuri bigira ko, imbere naho hariho ikibaho gihanaguye.

Abanyeshure bambaye impuzu z'ubururu bari mu nzira iva kw'ishure bariko barataha ku ruhande hubatse ivyumba vy'amasomero hariho n'amashurwe ateye ku murongo ku rundi ruhande hateye ibiti birebire.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafarahiye kirimwo abanyeshure bicaye ku ntebe, kandi bose bambaye impuzu zidasa hariho n'umuco mwinshi uri ko urinjira mu cumba c'isomero, kubera ntihaboneka neza.

Icumba c'isomero gisa neza kiriko idirisha rikozwe mu vyuma hamwe n'ibiyo, harimwo n'intebe zidatondetse ku murongo, inyuma hari ikibaho gisa n'ibara ry'icatsi ariko canditseko n'ingwa yera.

Ishure rifise uruhome rusize amarangi yatanguye gusaza hamwe n'amarembo y'ishure yugaye, ariko imiryango ikozwe mu vyuma inyuma y'ishure hateye ibiti vyinshi imbere hari ikibuga kitarimwo ivyatsi.

Mu cumba c'isomero, abanyeshure bahakoreye isuku, baca basiga bateretsemwo ibido icafuye, isanabi kubera na yonyene ntibayikoreye isuku, harimwo n'intebe z'abanyeshure ariko zitaratondekwa ku murongo.

Kagoma ni umunyeshure w'igifaransa mu mashure yisumbuye iyo ahejeje kwigisha abanyeshure kuki ibaho aca yandika ko ibibazo akoresheje ingwa hama abanyeshure bakaca bishura ivyo umwigisha ababajije.

Umunyeshure yiga ibyigwa byo gukoresha imihora ngo rukana bumenyi ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo kumeza hateretse imashini nyabwonko ku ruhande hariho n'iterefone hamwe n'ikaye iri kumwe n'ikaramu imbere y'iwe hicaye uwundi muntu.

Mu cumba c'isomero ku meza y'umwigisha, hateretseko ibikoresho bakoresha iyo bariko bariga ivyigwa vy'ibiharuro, hamwe n'igikoresho bigishirizako abanyeshure mu kugira bamenye isaha ukuntu bayiharura.

Ishure rifise ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko; hanze y'ikibuga hariho ahantu hateye ivyatsi, hariho n'ivyumba vy'amasomero bifise imiryango yuguruye ; inyuma y'ishure hariho ibiti binini kandi birebire.

Ndacayisaba yiga kw'ishure ryubakishijwe amatafari ahiye ririko amadirisha hamwe n'umuryango bikozwe mu vyuma bisize ibara ry'ubururu hamwe n'amabati na yo nyene y'ubururu imbere hubatse akazu ka sugumwe inyuma hari umurima w'ibitoke.

kansange n' umunyeshure yiga mumashure y'intango akirimuto ari mukibuga imbere yiwe hariho ivyumba vy'amasomero hamwe n'abanyeshure begereye ku ruhome imbere mw' ishure hari ibitambara bimanitse kumadirisha

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero biriko imiryango ibiri yugaye n'uwundi wuguruye imbere mu kibuga hamwe hateye ivyatsi hariho n'ahandi hatarimwo ivyatsi hasi hariho ibinogo n'ahandi haretsemwo amazi.

Abanyeshure bahagaze iruhande y'ivyumba vy'amasomero ishure isakajwe amabati inyuma hateye ibiti birebire, imbere hari ikibuga kinini kandi cagutse , ku ruhande hateyeho ivyatsi bikeya.

Iyumba c'isomero gifise uruhome rusize irangi rishasha hejuru hasize ibara ryera. hasi ibara ryirabura harimwo n'intebe zitondetse ku murongo z'abanyeshure hejuru hariko amatara atariko araka.

Mu cumba c'isomero c'abanyeshure b'imicuko harasa neza harimwo intebe imeza hamwe n'akabati gateretse ko ibitabo vyinshi ku ruhome hamanitseko ibicapo abanyeshure baraba hamwe n'isaha iri hejuru y'umuryango.

Icumba c'ububiko bw'ibitabo harimwo akabati gateretse ko ibitabo vyinshi bigerekeranyeko abigisha n'abanyeshure ni vyo bakoresha iyo bariko barakora ivyigwa kugira biborohere abanyeshure na bo babikoresha kugira ubumenyi bwiyongere.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye ririko amadirisha nayonyene asize ibara ry' ubururu hariko n'umureko w'amazi. Musi hari inkingi z'ivyuma zisize ibara ry'ubururu hamwe n'intebe y'umunyeshuri.

Ishure ryubatse rigeretse, ariko rishaje, kubera ahantu hasize ibara ryera hatanguye kbononekara hasigaye hasa nikigina imbere hariho ikibuga kirimwo ivu kitarimwo ivyatsi hejuru mu kirere hariho ibicu vyera.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero bitandukanye, harimwo n'ayashaje kubera bisakajwe amabati ashaje; hanze impande y'isomero hariho umwana ahagaze afise ipine ryavuye kw'ikinga. Imbere hari ikigega c'amazi gifise ibara ryirabura.

Kazoviyo, n'umunyeshure wo mu mashure yisumbuye, aza kw'ishure afise ikinga ariko ararihagarika munsi y'igiti, imbere hariho amarembo y'ishure yuguruye hamwe n'ibuye riri ku muryango, inyuma yiwe har'ikibuga kirimwo amabuye.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero vyubatse mu bice bibiri kimwe cubatse kigeretse ikindi nticubatse kigeretse hanze mu kibuga harimwo abanyeshure bariko barakina abandi baragaze mu kibuga hagati hashinzemwo ibendera ku ruhande hariho igiti.

sengiyumva kw' ishure aho yiga icumba c'isomero yigamwo cegekeye n'akazu kasugumwe imbere hariho ikibuga kinini ariko kitarimo ivyatsi iruhande y'akazu kasugumwe hariho ivyatsi ariko niho abanyeshure bashira umwavu

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero vyubakishijwe amatafar'ahiye, bisakajwe n'amategura, hanze mu kibuga harimwo abanyeshure biga mu mashure yisumbuye hamwe n'abiga mu mashure y'intango, bariko barakina hariho n'ahantu hateye amashurwe.

Nduwayo ni umwigisha wo mu mashure yisumbuye ahagaze imbere y'abanyeshure yambaye impuzu zo kwinonora imitsi afise urupapuro mu ntoki iruhande yabo hahagaze imiduga myinshi inyuma yabo hariho ibiti vyinshi.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse ahantu hatandukanye hariho isomero rifise ibara ririko rirononekara impande y'umuryango imbere hariho ibipapuro biri hasi hariho n'akazu ka si ugumwe imbere gafise urukarabiro hamwe n'ivyatsi.

Kw'ishure abanyeshure bakiri bato babubakiye aho bakinira hakozwe mu vyuma hejuru hasakajwe n'amabati imbere, yaho bahashize ipine ry'umuduga aho bamanukira kugira ntibababare, iruhande hateye ivyatsi hamwe n'amashurwe.

ishure rifise ibyumba vyinshi vy'amasomero hamwe n'inkingi nyinshi zubatse ku murongo zisize ibara gyera hejuru hamwe n'iyirabura musi imbere hari intebe iteretse ko akadoho kera karimwo amazi yo gukaraba abanyeshure n'abigisha bakoresha

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero vyubakishijwe amatafar'ahiye, hagati mu kibuga harimwo inzira, ku ruhande hateye ivyatsi hamwe n'amashurwe hariho n'inzu abanyeshure bugamamwo izuba

Ishure rifise ikibuga kitarimwo ivyatsi harimwo abanyeshure bicaye n'abandi bahagaze hariho n'abandi bariko barakora amasuku y'ibikoresho bariramwo imfungurwa hariho n'amadirisha asize ibara ryicatsi.

umwigisha iyo ashakako abanyeshure bamenya ivyigwa n'ingoga ku ruhome ahamanika ko ibipapuro vyanditseko ko ivyigwa hama abanyeshure iyo bicaye mu ntebe bakaguma baraba imbere yabo ahantu handitse ivyigwa

niyonsaba n'umwigisha wo mashure y'intango ahagaze imbere y'ikibaho canditseko ariko arigisha abanyeshure muntoke afise igikoresho bakoresha mu vyigwa vy'ibiharuro muguca imirongo

Ishure rifise ikibuga kinini ariko kitarimwo abanyeshure, ku ruhande hateye ibiti, hagati naho hariho ibiti vy' amashurwe biteye hagati mu vyatsi, ku ruhande hariho impene iriko irarisha.

musaniwabo ni umwigisha wo mumashuri y'intango ari mu cumba c'isomero imbere y'ikibaho yambaye impuzu zera ahetse n'umwana ku mugongo ariko arigisha abanyeshure imbere hari kibaho canditse ko inyuma hariho abanyeshuri bariko barakiriza urutoki bahagaze

icumba umurongozi w'ishure akoreramwo gifise uruhome rusize ibara ryera kandi rishasha harimwo n'intebe yicarako yirabura imbere hariho imeza ishasheko igitambara iteretseko imashini nyabwonko ibipapuro hamwe n'isabune y'amazi

Ishure rifise ikibuga gishinzemwo igiti imbere yaryo hubatse akazu ka sugumwe inyuma hateye ibiti vyinshi hamwe hariho n'umurima w'ibitoke imbere hari ikibuga giteyemwo ivyatsi bike.

Ishure ryubakishijwa matafara hiye rifise ibyumba by'amasomero vyinshi byubatse ku murongo hamwe n'amadirisha y'ivyuma asize ibara ryera inyuma y'uruhome hasa nabi kubera hasi hari ibipapuro bihari.

Ishure ryubatse musi y'umusozi ryubakishijwe amatafarahiye hanze hariho abanyeshure bari mu kibuga bamwe bariko barataha hakurya hariho ahantu hateye ibiti vyinshi hagati mu kibuga hashinzemwo ibendera.

Icumba kirimwo akabati kamanitseko ibikombe umugwi w'ishuri wagiye utsindira. Mu kabati harimwo agacupa karimwo, hejuru hariho ahantu hasize ibara ryera ku mbaho ku ruhome naho hasize irangi rishasha.

Ishure rifise amarembo yuguruye, ririko imiryango ikozwe mu vyuma, iruhande y'amarembo hateye ivyatsi, mu kibuga nta vyatsi birimwo, harimwo n'ivyumba vy'amasomero vyinshi, vyubatse bigeretse hamwe n'inkingi zera.

Kana yiga kwishure rifise ikibuga kinini kandi giteyemwo ivyatsi harimwo n'amashugwe ateye ku murongo hamwe n'ibiti kirimwo n'inzira abanyeshure hamwe n'abigisha bacamwo iyo bagiye mu vyumba vy'amasomero.

ishure rifise ikibuga kinini iruhande y'ikazu kasugumwe niho hateye ibyatsi hamwe n'ahandi iruhande hateye igiti kinini inyuma y'ishure hariho inzu isakajwe amabati hejuru hari kirere kirimwo ibicu byirabura

Ishure rifise ikibuga kinini kirimwo ivyatsi hamwe n'igice co hagati kitarimwo ivyatsi, ku ruhande hari urukarabiro abanyeshure bakoresha mu kwisukura rurimwo n'umuringoti, hasi hari amazi ariko aratemba.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, hamwe hasakajwe amabati atukura, hanze hariho ikigega c'amazi cubakishijwe amabuye, mu kibuga hateye ivyatsi hariho n'abanyeshure bari hanze y'amasomero, imbere hateye ibiti birebire.

Kaneza ni umunyeshure wo mu mashuri y'intango. Ari hanze mu kibuga ariko arakina hamwe n'abanyeshure inyuma yiwe hariho ahantu hateretse amabuye hakurya hariho abanyeshure bato, impande y'amasomero hateye ibyatsi bikeye.

Mwibarabara harimwo abanyeshuri batatu bariko baratambuka begera amarembo y'ishure, kandi aruguruye iruhande y'amarembo na ho hateye ibiti vy'iminyari inyuma y'ishure na ho hateye ibiti vy'imikaratusi, kandi birebire.

Mu cumba aho umurongozi w'ishure akorera harimwo imeza ishasheko igitambara gisa n'ubururu giteretseko ibipapuro hamwe n'ibitabo ku ruhande hariho ikirangamisi hamwe n'igikoresho bakoresha mu gufatanya ibipapuro.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafari ahiye kiriko umuryango ukozwe mu vyuma usize ibara ryera uriko n'ingufuri yugaye hamwe n'ibiyo hejuru vyamenetse, ku ruhome hasa nabi aho abanyeshure bagenda bakorako.

Kw'ishure ry'abanyeshure b'imicuko ibyumba vy'amasomero babishiramwo intebe hamwe n'imeza harimwo n'akabati babikamwo ibikoresho by'abanyeshure bakabitereka ko n'ibitabo hejuru hamanitse n'ibicapo abanyeshure bakoresha.

Bukuru yiga kw'ishure rifise ikibuga kinini ririmwo ivyumba vyinshi vy'amasomero mu kibuga harimwo ibiti hamwe n'ivyatsi vyinshi cane harimwo n'ibendera rishinze hagati y'ikibuga.

ishure rifise ikibuga gishinzemwo amazamu abanyeshuri bakoresha iyo bariko barakina umupira w'amaguru ku ruhande hateye ivyatsi harimwo n'ibendera rishinzemwo hagati mu kibuga ku ruhande hariho ivyumba vy'amasomero.

Ishure ryubatse ahantu hagutse rifise n'ivyumba vyinshi vy'amasomero vyubatse ahantu hatandukanye imbere hariho ikibuga kinini, kandi na co cagutse giteyemwo ivyatsi ku ruhande hariho igiti kinini.

Ishure ryubatse iruhande y'ibarabara, rifise amarembo yuguruye. Iruhande y'umuryango, hateye ivyatsi, hariho n'ahandi hateye igiti c'ishurwe. Kw'ibarabara, hariho imiduga ihagaze, hamwe n'abantu bariko baratambuka.

Icumba c'isomero gifise uruhome rwubakishijwe amatafara hiye ariko ikibaho gifise ibara ryirabura handitse ko ibiharuro muibara ryera hamwe n'ingwa bakoresheje bandika indome ifise ibara ry'umuhondo.

Ishure rifise ivyuma bishize hanze bisize ibara ry'ubururu, inyuma yavyo hariho umuntu ahagaze, iruhande yiwe hariyo ibiti, hejuru hari amashami y'ibiti vy'ikigazi, kurundi ruhande hariho intebe zibiri z'abigisha ziri hanze?

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero ryubatse mu bice bibiri. Igice kimwe cubatse kigeretse, ikindi ntikigeretse. Hamwe hariho inkingi zisize ibara ry'ubururu, hamwe n'ivyuma biri hagati y'inkingi navyo bisize ibara ry'ubururu. Imbere hariho ikibuga kirimwo ivyatsi hamwe n'igiti.

Ishure rifise ikibuga kinini, kandi cagutse, ariko kidateyemwo ivyatsi kirimwo ibiti vyinshi hamwe n'amabuye hagati mu kibuga harimwo umunyeshure yambaye impuzu z'ubururu, ariko aratambuka inyuma yiwe hari ivyumba vy'amasomero.

Umurongozi w'ishure yatanze itegeko ko abigisha bakwiye kumanika ibipapuro imbere ku ruhome aho abanyeshure baraba kugira ngo bamenye ivyigwa n'ingoga; abigisha bose nabo baciye babikora; iyo abanyeshure bicaye mu ntebe, imbere yabo ku ruhome haba hamanitseko ibipapuro.

Ishure risa nabi kandi rishaje risakajwe n'amabati nayo nyene ashaje ku ruhome irangi ryarononekaye kubera ryatanguye gusaza imbere mu kibuga nta vyatsi bihari hariho ahantu hashinze icuma gifise ibara ryera hamwe n'iryirabura.

Icumba c'isomero kirimwo intebe zitondetse ku murongo mu mfuruka hateretse akabati gakozwe mu mbaho kugaye kariko n'ingufuri yugaye, hariho n'uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye, hejuru hasize ibara ryera.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye risakajwe n'amabati atukura ririko imiryango y'ivyuma hamwe n'inkingi z' ivyuma bisize ibara ry'ubururu, hariko n'amadirisha afise ibiyo. Hanze hariho abantu bariko baratambuka, impande y'amasomero hahagaze abanyeshuri.

Akazu kasugumwe kubakishijwe amatafari ahiye gafise imiryango ikozwe mu mbaho, hamwe hasize ibara munsi ryera, hejuru hari umurongo nawo usize ibara ry'umuhondo, imbere hubatse uruhome rukigira akazu kasugumwe.

Karori niumwigisha wo mu mashure yisumbuye ku ishure aza afise ikinga akaca arihagarika munsi y'igiti imbere yaryo hariho igiti kirekire kandi gifise amashami menshi umuryango w'ishure na wo uruguruye.

Icumba c'isomero gifise uruhome rushaje kubera riri ko irangi ryatanguye kononekara isigayerisa nikigina ariko idirisha rifise ibiyo gikomeye byose hamanitseko n'urupapuro rusa n'umuhondo.

Icumba c'isomero gisa neza abanyeshure bakubuye, harimwo n'intebe zitondetse ku murongo . Ku ruhande hari umuryango ukozwe mu vyuma hamwe n'idirisha na ryo nyene rikozwe mu vyuma; inyuma hari ikibaho gihanaguye kitanditseko.

Inyubako ifise uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye, ifise amarembo yuguruye uriko umuryango w'ivyuma imbere hariho abantu benshi bamwe bariko baratambuka abandi barahagaze, hariho n'umuntu afise akadobo karimwo ibintu ariko aradandaza.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye ,rifise n'ivyumba vy'amasomero, hamwe hasakajwe amategura, ahandi naho hasakajwe amabati y'ubururu, n'imiryango yuguruye, hanze y'amasomero hariho abanyeshure bamwe bariko barakina, abandi barahagaze ,inyuma y'ishure hari biti vyinshi.

Ishure rifise icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zishaje ku ruhome harasa nabi harimwo n'ikibaho iruhande gifise ibara ryirabura nta banyeshure barimwo canke umwigisha.

Muhire ni umwigisha wo mu mashure y'intango mucumba c'isomero ku kibaho yahanditse indome zivuga n'izitavuga akoresheje ingwa zifise amabara atandukanye, ariko ni indome zandikishijwe iziminwe hamwe n'izo imashini.

Kw'ishure hariho abanyeshure bashitse batevye, baca basanga amarembo y'ishure bayugaye, barahagaze barindiriye y'uko umurongozi w'ishure yoza akabugururira, imbere hariho ikibuga kinini kitarimwo ivyatsi.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero bitandukanye imbere hariho icumba cubakishijwe amatafarahiye gisakajwe n'amabati ashaje, hanze hariho abanyeshure bari mpande y'i ruhome hamwe n'abandi bariko baratambuka.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero vyubatse ku murongo. Hari ikibuga kinini kandi cagutse kirimwo abanyeshure bariko barakina, hariho n'ahantu hateye ivyatsi, inyuma y'ishure hariho ibiti birebire.

icumba c'isomero kirimwo urupapuro rumanitse ku ruhome ruriko ibicapo vy'abantu bagize umuryango dawe n'amawe gishiki na gisaza marume na senge nyokuru hamwe na sokuru

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye riri ko imiryango hamwe n'amadirisha bikozwe mu byuma bisize ibara ry'icatsi ku ruhande hari nzira yugajwe ibiti byumye bifatanye imbere hari kibuga kitari mw'ibyatsi ku ruundi ruhande hari amabati ari hasi.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafari ahiye, kirimwo akabati gateretse mumfuruka kubakishijwe imbaho, ku ruhande kamanitseko ibipapuro, hasi hateretse akantu bashiramwo umwavu harimwo ibipapuro abanyeshure bashizemwo, harimwo n'ikibaho canditseko.

Umwigishano Nahayo yigisha mu mashuri y'intango mu cumba c'isomero ku ruhome yahamanitse urupapuro rufise ibara ry'umuhondo ruriko ibicapo abanyeshuri bigirako harimwo umukubuzo n'inzu hamwe n'icupa biriko n'ibindi...

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, rifise ivyumba vy'amasomero biriko imiryango imanitseko ibipapuro. Imbere har'ikibuga kidateyemwo ivyatsi, ariko hagati harimwo ivyatsi bike. K'uruhande hubatse akazu ka surwumwe.

kayoya ku ishure yiga ko haguye imvura imiryango y'amasomero baca barayugara mu kibuga haratose kubera hanyagiwe hariho n'amashugwe ateye ku murongo imbere y'amasomero hakurya hariho imisozi miremire.

Uruhome rubakishijwe amatafarahiye rumanitseko igipapuro kiriko ibicapo vy'indome z'abantu bagendana ubumuga bwo kutavuga i ruhande hariho ahantu hasize ibara ry'umuhondo harimwo indome z'abantu bazi gusoma.

Nizigiye imana yeje kw'ishure yambaye impuzu zo kwinonora imitsi ari mu kibuga ari kumwe n'abandi banyeshure barikubariruka ikibuga kirimwo amabuye menshi ku ruhande hariho abandi banyeshure bagaze impande y'amasomero.

Ishure ryubakishijwe amatafara ahiye hanze hariho umuntu ahagaze yambaye impuzu y'ubururu hariho n'umwana, ariko aratambuka harimwo n'ikigega c'amazi ku ruhande impande y'isomero hariho umuringoti umanukana amazi.

Ishure rifise ivyumba by'amasomero bisize ku ruhome hejuru ibara ryera, hasi ibara ry'ubururu hariko n'umuryango ukozwe mu vyuma, inyuma y'ishure hateye ibiti birebire, imbere hari ikibuga kitarimwo ivyatsi.

Miburo n’umwigisha wo mu mashure y'intango, ari imbere kuki ibaho afise ingwa arikarandikisha, inyuma yiwe hari abanyeshure bicaye bariko bariga bamwe bafise amakaramu bariko barandika.

Icumba c'isomero kirakubuye kirimwo n'intebe zitondetse ku murongo, hariho n'umuryango wuguruye ufise ibara ritukura, hariko n'ikibaho canditseko amadirisha aruguruye hariho uko urupapuro rumanitse ku ruhome.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyinshi hamwe n'uruhome rusa nabi, hariho n'inkingi z'ishure nazonyene zisa nabi, hariho akadobo gafise ibara ryera gateretse ku ntebe karimwo amazi yo gukaraba.

Ishure rishaje rifise n'urukarabiro na gwo nyene rushaje hanze hari ikibuga gitose, kubera caguyemwo imvura inyuma y'ishure hariho umurima n'ahandi hateye ibiti mu kibuga hari ahantu ha retsa amazi, kubera harimwo ibinogo.

Ishure rifise ivyumba by'amasomero vyubakishijwe amatafari ahiye, bisakajwe n'amabati, biriko imiryango y'ivyuma isize ibara ry'ubururu. Hariho n'ikibuga gitose kubera caguyemwo imvura kirimwo ivyatsi bikeya.

Icumba c'isomero kinini, kandi cagutse kirimwo irangi rishasha hejuru hasize ibara ryera harimwo n'intebe nyinshi, kandi na zo nyene ni zishasha zitondetse ku murongo zihozwe mu vyuma hamwe n'imbaho.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafari ahiye kiri ko umuryango w'icuma usize ibara ritukura hariko n'ingufuri, ariko itugaye hamanitseko n'igipapuro gishaka kuvako, ariko n'urutsinga rw'umuyaga nkuba rumanitse ku ruhome.

Icumba abigisha bakoreramwo gifishe umuryango wuguruye ukozwe mu mbaho usize ibara ry'ubururu, imbere harimwo imeza hamwe n'intebe z'abigisha, ku meza hateretseko amakaye y'abanyeshuri, harimwo n'akabati gatereteko ibitabo.

Abanyeshure bari kumwe n'umwigisha. Bambaye impuzu zo kwinonora imitsi, bahagaze hagati y'imiduga myinshi. Umwigisha afise igipapuro kiriko urutonde rw'abanyeshuri, ariko arahamagara, inyuma yabo bakikujwe n'ivyuma hamwe n'ibiti vyinshi.

ishure rifise inzira abanyeshure hamwe n'abigisha bacamwo iyo bagiye mu masomero hariho n'ahantu hashinze ivyuma hejuru hariho ikengeri imbere hateye ivyatsi hamwe n'ibiti

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafari ahiye, kiriko umuryango ukozwe mu vyuma usize ibara ryera. Hejuru hariho ahantu k'uruhome hasize ibara ryera, hamwe n'indome n'igiharuro vyanditsemwo ibara ry'ubururu. Umuryango w'isomero urugaye.

Icumba c'isomero c'abanyeshure bo mu mashure y'intango ku ruhome hamanitseko ibipapuro vyera biriko ibicapo abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga kugira bamenye ibintu n'ingoga hacavyeko ibirato ikabutura hamwe n'ibindi.

kankindi ni umwigisha iyo aje kw' ishure aza afise umuduga wiwe akaca awusiga mu kibuga akacayinjira mu masomero iyo atashe acayongera akaza akawinjiramwo akatahana naho arikumwe n'uwundi mwigisha bagiye gutaha mu muduga

Isomero ririmwo abanyeshuri bane, batatu barahagaze hamwe n'uwundi yicaye hasi harimwo n'intebe zitondetse ku murongo, inyuma hari ikibaho ata kintu na kimwe canditseko hamwe n'amadirisha akozwe mu vyuma, hariho n'umuryango ufise ibara ry'icatsi.

Umwigisha w'ururimi rw'igifaransa wo mu mashure y'intango, inyuma ku ruhome yahamanitse ibipapuro, kugira abanyeshure baze barabikoresha mu kwiga iyo binjiye, hama bakaca babiraba hejuru.

kamikazi ni umunyeshure w'incabwenge mu vyigwa vy'ibiharuro imbere kukibaho hariko imyimenyerezo ariko arakora abanyeshure nabo bariko bararaba akarorero ingene kamikazi ari umunyeshure w'incabwenge mu biharuro

Inzu nini ifise ivyumba vyinshi, isize ibara ryera, hejuru hariko indome, imbere hateye ivyatsi, ku ruhande naho hariho ibiti vyinshi kandi birebire nta muntu n'umwe ahari.

Barakamfitiye ni umwigisha w'Ikirundi mu mashure y'intango ; ahagaze imbere y'ikibaho yambaye impuzu ifise imirongo yera hamwe n'iyirabura. Mu kiganza afise agakoresho gasize irangi ry'umuhondo . Ariko arigisha abanyeshure gucagagura amajambo.

Kagabo ni umwigisha w'ibiharuro mu mashuri y'intango imbere ku kibaho yafashe ingwa yandika imyimenyerezo acabwira umunyeshuri aje gukora kugira yereke abandi akarorero hanyuma na bo bace bakora.

Icumba c'isomero gifise uruhome gubakishijwe amatafari ahiye mu mfuruka hasize ibara ryera hamwe n'ikibaho gifise ibara ryirabura canditseko indome hejuru hariho n'ahandi hantu hasize ibara ryera nta mwigisha ahari.

Mugwiza ishure yigako rifise igikoni kiriko imyenge myinshi icamwo umwotsi iyo bariko barateka abakozi ariko n'umuryango w'icuma hamwe n'idirisha rinini ariko rirugaye imbere hariho n'inkingi y'icuma.

Ishure rishaje rifise abanyeshure bicaye hanze iruhande yabo hari akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari ahiye kariko n'imiryango y'imbaho hariho n'ahantu hateye ivyatsi hakurya inyuma y'ishure hateye ibiti birebire.

ishure rifise ivyumba vy'amasomero ryubatse ahantu hatandukanye hamwe bifise uruhome rusize ibara ryera ahandi naho hagaragara amatafari ahiye imbere hariho umunyeshure ahagaze impande y'isomero

Icumba kirimwo abigisha b'ivyigwa bijanye no gukoresha imihora ngurukana bumenyi bari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo barahagaze imbere yabo hariho igitambara kimanitse ku ruhome rwubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko, harimwo umunyeshure w'umwigeme arik' aratambuka, imbere yiwe mu nzira hariho umupfasoni na we nyene arik' aratambuka, ku ruhande n'imbere hahagaze imiduga myinshi

Ishure rifise icumba kinini cagutse abanyeshure bakoreramwo utugenegene harimwo n'umuntu yambaye impuzu yera ariko aratambuka. Imbere hari nkingi hasi zisize ibara ry'ubururu hejuru ibara ryera.

Ishure ryubatse rigeretse ryubakishijwe amatafari ahiye hariho ahantu hariko ivyuma, ariko bidasize irange hariho n'ahandi ku ruhome hasize ibara ryera hamwe n'imbaho batarasigako irange.

Ishure rinini ryubatse rigeretse rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, hanze mu kibuga harimwo abanyeshure bariko baratambuka abandi bahagaze, impande y'amasomero ku ruhande hari kigega c'amazi gifise ibara ryirabura hamwe n'icapa c'ishuri.

Icumba kirimwo akabati gakozwe mu vyuma, gasize ibara ry'ubururu, baterekamwo ibitabo vyinshi, k'uruhande hariho imeza hamwe n'intebe, hariho n'ahandi hariho agakarato gateretseko ibitabo hejuru, k'uruhome hasize ibara ryera, hamanitse n'amatara.

Ishure rifise amarembo yuguruye ririmwo abavyeyi baje gutora abanyeshure harimwo n'imiduga ihagaze imbere hari ahantu hateye ibiti vyinshi, kandi birebire ku ruhome rw'ishure hasize ibararyera handitseko n'amajambo mwibara ry'ubururu hamwe n'iritukura.

Ishure ryubatse rigeretse incuro zibiri rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero hamwe n'inkingi nyinshi zisize ibara ryera ku ruhande hubatse akazu ka sugumwe hariho n'ahantu hari ibiti vy'amashugwe.

Icumba c'isomero gifise umuryango wuguruye uriko n'ingufuri, ariko yugaye isomero harimwo intebe zitondetse ku murongo imbere hariho ikibaho kitanditseko ku ruhome hamanitse igipapuro.

Icumba c'ububiko bw'ibitabo cubakishijwe amatafari ahiye kiriko n'umuryango w'icuma, ariko basize bawuguruye hariko n'ingufuri, ariko yoyo irugaye imbere nta muntu n'umwe ahari.

Ishure rifise uruhome rwubakishijwa matafarahiye mu kibuga hateyemwo ivyatsi ibiti hamwe n'amashurwe hariho n'ahantu hashinzemwo amabendera atatu imbere hariho inzira abanyeshure n'abigisha baca mwo.

Ndihokubwayo mw'ishure yakoze amasuku, intebe azisiga azeguye, ntibarongera kuzitondeka ku murongo, harimwo n'ikibaho, ku gice kimwe kiranditseko hamwe n'amadirisha yuguruye ariko ibiyo.

Icumba kirimwo umuntu ariko arinonora imitsi yambaye impuzu z'ubururu atarutse ari hejuru mu kiganza afise umupanga, ku ruhande hariho uruhome rusize amarangi, hejuru iryera, hagati iryumuhondo, hasi iryirabura.

Ishure ryubatse ahantu hagutse rifise n'ivyumba vyinshi vy'amasomero, vyubatse ahantu hatandukanye, rifise n'ikibuga kinini cagutse hagati hashinzemwo ibendera ku ruhande hateye igiti kinini hariho n'ivyati.

Bazombanza n'umwigisha wo mu mashure yisumbuye, mu cumba c'isomero imbere ku kibaho yandikishije ingwa yera ikibazo yahaye abanyeshure, ku ruhande hari akabati gafise uruhome rusize ibara ryera babikamwo ibikoresho.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafari ahiye, gifise aho abanyeshure batereka ibikoresho iyo bariko barakora ivyigwa vy'ubushakashatsi, hariho n'ikibaho gifise ibara ryirabura ata kintu na kimwe canditseko, hejuru yaco hasize ibara ryera.

Ishure rifise ikibuga kirimwo hagati y'amasomero, ariko hateyemwo ivyatsi bitarakura harimwo ibendera rishinze hariho n'umuntu ari mpande y'amasomero, ariko aratambuka ivyumba vy'amasomero bimwe imiryango iruguruye ibindi imwe bugaye inyuma hateye ibiti birebere.

Bigirimana ni umunyeshure wo mu mashure yisumbuye yicaye ku ntebe ari kumwe n'abandi banyeshure iruhande y'inzu y'ubucuruzi, imbere yabo hariho umuntu ahagaze hariho n'ibarabara ry'ivu ririmwo amabuye.

umwigisha w'ibiharuro iyo ariko arigisha abanyeshure aramanza akaja ku kibaho akandika akaca abereka akarorero hanyuma akaca baha imyimenyerezo kugira nabo arabe ko babitahuye

Ishure ryubatse rigeretse rifise n'ikibuga kirimwo abanyeshure bamwe bariko baratambuka abandi barahagaze iruhande y'ikibuga hateye ivyatsi impande y'amasomero naho hari amashugwe ateye ku murongo harimwo n'igiti kirekire.

umunyeshure w'umwigeme ashitse kw' ishure asanga abandi banyeshure nabo bariko barataha imbere y'iwe hariho ivyatsi birimpande y'ikibuga hariho n'abandi banyeshure bari impande y'uruhome hakurya hariho abanyeshure bari impande y'amasomero

Ishure rifise amarembo yuguruye, ririmwo umunyeshure ari mu nzira ariko arataha, k'uruhande hari amazu y'ubudandaji, hanze hari abacuruzi bari kumwe n'abaguzi bariko baraciririkanya kubijanye n'ibiciro.

Ishure ryubakishijwe amatafarahiye rifise n'ikibuga kinini giteyemwo ivyatsi hamwe n'ibiti birebire kirimwo n'inzira abanyeshure bacamwo iyo bagiye mu vyumba vy'amasomero hariho n'umunyeshure afashe ku rutugu mugenzi wiwe.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe amatafari ahiye, hariko n'imiryango n'amadirisha, bikozwe mu vyuma bisize ibara ritukura. Imbere hari inkingi zisize ibara ryera; hanze hariho umuntu ahagaze, iruhande yiwe hari intebe.

Ishure rifise uruhome rurerure rusize ibara ryera, ruriko n'amadirisha menshi akozwe mu vyuma. Munsi y'amadirisha harasa nabi kubera hasigaye hasa ikigina. Imbere hateye ivyatsi hamwe n'ibiti.

Abanyeshure baje kw'ishure mu cirwa co kwinonora imitsi basanze amarembo yuguruye hariho imiryango y'ivyuma ku ruhome hasi hariho ahantu hari amabuye ishure ryubakishijwe amatafarahiya.

ishure rishaje rifise amabati arikarasambuka imbere yaryo hasa nabi kubera abanyeshure niho bashira ibipapuro hasi hariho n'ibiti bihateye hamwe n'ivyatsi hariho n'umuntu arikaratambuka yambaye impuzu zera

Ishure ryubatse ku musozi ririmwo ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe amatafarahiye mu kibuga hariho ahantu hateye ivyatsi ku rundi ruhande nta vyatsi bihateye hakurya y'ishure hariho ibiti birebire.

Twagira imana ni umunyeshure yiga muri kaminuza kw'ishure aho yiga ishure ryabo ryubatse rigeretse hanze hariho ibiti hamwe n'amashurwe hateye n'ivyatsi harimwo n'inzira abanyeshure bacamwo iyo bariko baragenda.

Abanyeshure benshi bicaye hanze ku ntebe, bambaye impuzu z'ubururu hamwe n'izera. Bamwe bicaye munsi y'igiti. Hariho umunyeshure afise agatabo gafise ibara ry'umuhondo.

Nshuri ryubatse rigeretse rifise ikibuga kinini, ariko kitateyemwo ivyatsi ku ruhande hariho ibiti vy'amashurwe hakurya impande y'uruhome hariho ibigega vy'amazi hariho n'imiringoti iri ku ruhome imanukana amazi.

Icumba c'isomero gishaje kiriko umuryango uuguruye hamwe hariho nibiyo vyamenetse imbere mw'isomero hariho intebe z'abanyeshure inyuma hari akabati babikamwo ibikoresho urabiye mw'idirisha inyuma hagaze umuduga.

Abanyeshure baje kw'ishure bahagaze impande y'uruhome, ahantu hateye ivyatsi imbere yabo hubatse icumba c'isomero hariho n'ikibuga kinini, kandi kidateyemwo ivyatsi gishinzemwo ibendera.

kanyana n'umwigisha womu mashuri yisumbuye arimu cumba c'isomero ahagaze imbere y'abanyeshuri bicaye bariko baramuraba ariko arabasigurira ivyigwa inyuma yiwe hariho ikibaho canditseko

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafari ahiye, gifise umuryango w'ivyuma usize ibara ryera kandi wuguruye, hariko n'idirisha ry'ivyuma na ryo nyene risize ibara ryera ririko ibiyo bimanitse ko urupapuro, hanze hari intebe y'umunyeshuri.

Igihe co kuruhuka kigeze abanyeshure basohotse basiga umuryango w'isomero bawuguruye hariko inkufuri yugaye nk'isomero harimwo intebe z'abanyeshure imbere hari ikibaho kitanditseko hejuru ku ruhome hamanitseko urupapuro.

Kw'ishure Mutabazi aho yiga, ku marembo hariho icapa gifise ibara ryera, gikoze mu cuma, kiriko amajambo yanditse mw'ibara ryirabura, inyuma hariho uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye, hamwe n'ibiti vyinshi.

Icumba aho abanyeshuri bakorera imyimenyerezo, harimwo imashini nyabwonko ,intebe, n'imeza, ku ruhome hamanitse igitambara cera ,harimwo abigisha: umwe ahagaze mu muryango afise iterefone ku gutwi ,n'uwundi ayifise mu kiganza ariko araraba.

Icumba c'isomero gifise umuryango ukozwe mu cuma usize ibara ry'ubururu imbere mw'isomero harimwo intebe hamwe n'imeza y'umwigisha ku ruhome hasize ibara ry'umuhondo hejuru musi na ho hasize ibara ryirabura imbere hari ahantu hubakishijwe amabuye.

Ishure rifise ikibuga kinini hamwe n'abanyeshure bariko baratambuka hariho n'abandi bari impande y'urukarabiro bahagaze hamwe n'abandi bicaye hariho n'abandi bahagaze mu vyatsi hakurya impande y'amashurwe hari yo'abanyeshure bahagaze mu masomero.

Kw' ishure amarembo aruguruye, harimwo umuntu ahagaze hagati y'inzira . Ku ruhande hariho igiti kinini kandi gifise amashami menshi . Hariho n'abantu bicaye munsi; ku ruhande hariho uruhome rufise ibara ryera ariko ryatanguye kwirabura.

Mu gwiza kw'ishure aho yiga hari ikibuga kitagira ivyatsi ku ruhande ni ho hari ibyatsi bikeyi hari n'ahantu impande y'amasomero hateye igiti kirekire hamwe n'amashugwe kurundi ruhande hari ibyumba vy'amasomero.

Ishure rifise amarembo yuguruye ririko n'umuryango w'ivyuma, ku ruhande hariho inkingi zubakishijwe amabuye, hakurya hariho ivyumba vy' amasomero vyubakishijwe amatafari ahiye, harimwo n'ahantu, hasize ibara ryera, hari n'ikibuga kidateyemwo ivyatsi kirimwo amabuye.

Icumba kirimwo abanyeshure biga umwuga wo gushona hariho uruhome rusize ibara ryera harimwo n'imeza ziteretse ko imashini bigira ko iyo bariko barashona hamwe n'intebe abanyeshuri bicara ko harimwo abantu batatu.

ishure rifise ikibuga kinini kirimwo imiduga myinshi ihagaze hakurya hariho inzu yubaste igeretse ku ruhande hariho ibiti bihateye birebire hasi mu kibuga hateyemwo ibyatsi ahandi haramabuye.

Ishure ryubatse ahantu hagutse rifise ibyumba byinshi by'amasomero byubakishijwe amatafara hiye bimwe vyubatse bigeretse mu kibuga hateye ivyatsi harimwo n'inzira abanyeshure n'abigisha bakoresha iyo bagiye mu masomero hakurya hari imisozi miremire.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero bishasha byubakishijwe amatafari hejuru bisakajwe n'amabati asa n'icatsi hariho n'amadirisha afise ibiyo imbere hateye ivyatsi hamwe n'amashugwe harimwo n'inzira abanyeshuri bacamwo.

Mugisha yiga ku ishure ryobatse rigeretse incuro zibiri rifise inkingi ndende kandi zisize ibara gera hariho n'amadirisha akozwe mu vyuma, imiryango iruguruye hejuru hariko indome zanditse muibara ritukura.

Ishure ryubatse rigeretse incuruzibiri hejuru hagati no hasi harimwo abanyeshure bari ku murongo ari benshi bari kumwe n'abigisha babo imbere y'ishure hateye amashurwe mu kibuga nta vyatsi bihari.

Icumba c'isomero gifise uruhome gusize ibara ryera hamwe n'umuryango wuguruye w'icuma usize ibara ry'ubururu. Ku muryango hamanitse ko ibipapuro vyera byanditse ko amajambo mu muryango hagaze umwigisha.

Ishure rifise amasomero ryubakishijwe amatafari ihiye, hejuru ku ruhome hariho ahantu hamanitse ikengeri musi hateye amashurwe, ku ruhande hariho ivyatsi hakurya hahagaze imiduga hamwe n'ibiti birebire.

ishure ryubatse rigeretse harimwo abanyeshure bahagaze bari mu mugwi bariko baraganira inyuma yabo hariho uruhome rw'isomero rufise indome yanditseko mwibara ry'ubururu hanze hariho umunyeshure ahagaze hasi ariko araganira n'abanyeshure bari hejuru

Ishure risa neza bakoreye isuku rifise ikibuga giteyemwo ibiti vy'amashurwe ku ruhande hariho umupfurege w'amazi uri mpande y'ivyumba vy'amasomero hagati mu kibuga harimwo impene iriko irarisha.

ishure ryubatse rigeretse musi harimwo abanyeshure bahagaze imbere yaryo hariho amashurwe ateye ku murongo hamwe n'igiti kirekire mu kibuga harimwo abanyeshure bariko baratambuka ku ruhande hateye ivyatsi

kw'ishure habaye inama y'abavyeyi bazanye imiduga yabo bayisiga mu kibuga ku ruhande hariho inzu isakajwe n'amabati imbere hari ibiti mu kirere hariho ibicu bifise ibara ryirabura

Abanyeshuri babiri bicaye, imbere yabo hariho umunyeshure ahagaze yifashe neza hamwe n'uwundi arikuruhande ahagaze yifashe mu mifuko. Imbere yabo hari imiduga ihagaze hamwe n'umuntu ariko aratambuka.

Ishure ryubakishijwe amatafarahiye ryubatse rigeretse musi ku ruhande rw'ibubamfu hariho abanyeshure bahagaze bari mu mugwi hagati harimwo abandi banyeshure bahagaze ha kuryanaho hariho abandi bariko baratambuka imbere hariho ahantu hateye ivyatsi harimwo ninzira.

Mwungere ni umwigisha wo mu mashure y'intango yigisha icirwa c'igifaransa imbere ku ko ibaho yanditse akoresheje ingwa zifise amabara atandukanye kugira abanyeshure batahure ivyirwa neza.

Kamari kw'ishure aho yiga icumba c'isomero yigamwo umuryango uruguruye hamwe n'amadirisha na yo nyene aruguruye icumba c'isomero yigamwo gifise ibara ryera ku ruhome gisakajwe n'amabati hariho n'inkingi z'ivyuma.

Ikibuga c'ishure kirimwo abanyeshure ,bariko baratambuka imbere yabo hateye ivyatsi, iruhande y'isomero hateye amashurwe ari k'umurongo, hanze hari intebe y'umunyeshure ,imbere mu kibuga harimwo ibuye rihateretse.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe amatafarahiye rifise n'ikibuga kirimwo abanyeshure bariko baratambuka hasi hariho ahantu hari amabuye ku ruhande hateye ivyatsi hariho n'umuduga uhagaze.

Ishure rifise inkingi nini kandi zikomeye, zubakishijwe amatafari ahiye, rifise n'aho abanyeshure baca iyo bariko baragenda mu vyumba vy'amasomero. Imbere har'ikibuga kidateyemwo ivyatsi. Iruhande imbere y'amasomero, hateye amashurwe.

Ishure ryubakishijwe amatafarahiye rigeretse incuro zibiri rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero hamwe n'amadirisha menshi, ariko ivyuma asize ibaragera inyuma hateye ivyatsi hariho n'ikibuga abanyeshure bakinyeramwo umupira w'amaboko.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe amatafari ahiye. Hanze y'isomero hariho intebe y'umunyeshure; imbere hateye amashurwe, hariho n'ikibuga kinini ariko kitarimwo ivyatsi. Hakurya aho ivyatsi biteye hahagaze abanyeshure bariko baratambuka.

ku mugoroba iyo hageze abanyeshure benshi babatashe mu kibuga hasigaye imiduga niyo ihagazemwo hariho n'ishure ryubatse rigeretse incuro zibiri hamwe n'ibiti bihateye hariho n'izuba ririko rirarenga

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafari ahiye kiri ko umuryango ukozwe mu vyuma usize ibara ritukura hariko ingufuri zibiri imwe hasi iyindi hejuru kandi uwo muryango urugaye.

Icumba kirimwo akabati babikamwo ibitabo vyinshi, hariho ahantu hateretse agacupa karimwo amazi, hariho n'urutsinga rw'umuyagankuba, rufise ibara ryera, hasi hateretse utudobo dufise ibara ritukura.

Icumba c'isomero gisa neza, kubera bahakubuye harimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo harimwo n'amadirisha yuguruye hejuru hariko amatara ku ruhome harasa nabi urabiye mw'idirisha hanze hariho ivyatsi.

ishure ryegereye ibarabara ry'ikaburimbo mw' ishure harimwo abanyeshure bambaye impuzu z'ishure abandi nabo bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bahagaze impande y'ubukarabiro kwibarabara hariho abantu bariko baratambuka

Ivyumba vy'amasomero vyubatse bitandukanye uruhande rumwe rusize ibara ryera ku ruhome imbere hariho inkingi z'ivyuma urundi ruhande hariho inkingi zubakishijwe amatafari ahiye imbere hateye amashugwe ari k' umurongo hamwe n'ivyatsi.

Ishure rifise ikibuga kitagira ivyatsi hagati hashinzemwo ibendera ku ruhande hubatse ivyumba vy'amasomero hariho abanyeshure bari hanze bariko baratambuka inyuma y'ishure hubatse inzu nini itarahera igeretse.

Ishure rifise abanyeshure bicaye hanze k''urukarabiro. Imbere y'abo, hateye ivyatsi. Hariho n'uwundi munyeshure ahagaze impande y'uruhome rw'isomero, agiye kwinjira mu muryango. Imbere y''iwe hari kibuga kinini.

ndagijemana numwigisha wo mumashure yisumbuye yaje kw' ishure ahagaze mu kibuga ariko aratambuka inyuma yiwe hariho umubikira na wenyene ariko aratambuka mu kibuga nta vyatsi bihari harimwo amabuye amarembo y'ishure aruguruye

Mu cumba c'isomero harimwo ikibaho gifise ibararyirabura canditse ko imisi amasaha hamwe n'ivyirwa abanyeshure babikora kugira bamenye ingene ivyigwa bikurikirana hama biborohere kuza kw'ishure.

Barutwanayo n’umunyeshure yiga mu mashure yisumbuye, akazu kasugumwe ko kw'ishure ryabo kubakishijwe amatafari ahiye, hariho n'urukarabiro abanyeshure bakaraba iyo bavuye mu kazu kasugumwe, hejuru hariho umuringoti w'amazi.

Ishure ryubatse rigeretse rifise ivyumba vy'amasomero hasi no hejuru ryubakishijwe amatafari ahiye, imbere rifise n'inzira abanyeshuri n'abigisha bacamwo iyo bagiye mu vyumba vy'amasomero biri hejuru munsi hateye ivyatsi.

Kw'ishure hariho umunyeshure yari yicaye hanze ku ntebe hageze kwinjira mu masomero aca ayisiga ari yonyene ata muntu n'umwe ayicayeko n'umuryango w'isomero asiga awuguruye nta wundi munyeshure araza gutora intebe.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyinshi imbere yaryo hateye amashugwe arikumurongo hariho n'igiti kirekire impande hari abanyeshure bariko baratambuka n'abandi bari impande y'ivyumba vy'amasomero mu kibuga hashinzemwo ibendera.

Ishure riri ahantu hagutse rifise ikibuga kinini ririmwo ivyatsi biteyemwo hamwe n'ibiti vy'amashugwe kuruhande hariho igiti kinini c'umwembe hagati mu kibuga harimwo impene iriko irarisha.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye. K'uruhome bahamanitse icuma kiva mw'ipine ry'umuduga, n'ico bakubitako ikindi cuma canke bagakubitako ibuye, kigaca gisamirana, abanyeshure bagaca bavuza nk'icengeri bakumva y'uko hageze kwinjira canke gutaha.

Ishure rirerire rifise amadirisha meshi ku ruhande hahagaze imiduga hamwe n'igiti giteye inyuma hariho ivyatsi hamwe n'ahantu bashira imwavu hariho naho abanyeshure bakinira umupira w'amaboko.

Ishure rifise ikibuga kinini, ariko kitarimwo ivyatsi cuzuyemwo amabuye menshi hariho n'igitutu kigaragaza yuko ari umuryango imbere nta muntu n'umwe hari nta munyeshure, kandi nta n'umwigisha.

Ishure ryuguruye amarembo ririmwo umunyeshure ahagaze impande y'umuryango, hejuru yiwe hariho amashami y'ibiti mu kibuga harimwo amabuye iruhande y'uruhome hateye igiti kirekire hariho n'icumba c'isomero kiriko ahantu hasize ibara ryera.

Ndayegamiye ni umwigisha wo mu mashure yisumbuye ni ho agishika kw'ishure inyuma yiwe hariho abanyeshure bariko baratambuka bageze mu vyatsi impande yiwe hateye amashurwe ari ku murongo hamwe n'ivyumba vy'amasomero.

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe bariko bararaba imbere harimwo n'umunyeshuri ahagaze imbere yabo ariko aravuga yambaye impuzu yera hamwe n'iyirabura, inyuma yiwe hari kibaho canditse ko.

Ishure rishaje, kubera risakajwe amabati ashaje rifise n'akazuka sugumwe na ko nyene kariko imiryango ishaje ku ruhande hateye ibiti birebire imbere hariho ikibuga hamwe hateye ivyatsi ahandi nta vyatsi bihari.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero bimwe vyubatse bigeretse hariho n'ikibuga kirimwo ivu hamwe n'amabuye kidateyemwo ibyatsi ku ruhande hagaze umubikira ari mpande y'amasomero hamwe n'umwigisha ariko aratabuka mu kibuga.

Ishure rishasha ryubatse rigeretse rifise n'uruhome rusize amarangi mashasha harimwo abanyeshure bahagaze musi hariho n'abigisha nabo nyene barahagaze imbere hateye amashurwe hariho n'umuduga uhagaze.

rukundo yaje kw' ishure afise umuduga usize ibara ryirabura acahuhagarika hagati mu kibuga imbere hari ahantu hateye ivyatsi ku ruhande hashinze ibendera ry'igihugu c'uburundi inyuma yawo hagaze iyindi miduga mu gitutu

Ishure rifise ikibuga kirimwo ivyatsi hariho n'inzira ihagazemwo imiduga ibiri minini isize amabara yera hamwe n'iry'ubururu, ku ruhande hahagaze umuntu ariko aratambuka, imbere hari amarembo yuguruye.

Ishure ririmwo abanyeshure bambaye impuzu zera bariko baratambuka mu kibuga impande y'uruhome rw'ishure hariho abandi banyeshure bambaye impuzu zo kwinonora imitsi ku rukarabiro ni ho bari, hakurya hariho ivyatsi hamwe n'amashurwe.

Abanyeshuri babiri babigeme bari mu kibuga aho bakinira umupira w'amaboko bariko baratambuka ku ruhande hari ahantu hateye ivyatsi hari n'inzira irimwo umuntu, ariko aratambuka hamwe n'umuduga ufise ibara ryera n'iryoubururu inyuma a y'ikibuga hariho niyindi miduga ihagaze.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse. K'uruhande hateyemwo ivyatsi, harimwo n'abanyeshure bambaye impuzu z'ubururu bariko baratambuka. Impande y'amasomero, hariho amashurwe ahateye, imbere y'ayo, hariho umwigisha ariko aratambuka.

Mutware ni umwigisha ku koibaho yahanditseko, ariko arigisha abanyeshure akoresheje ingwa yera hejuru y'ikibaho hamanitse udupapuro twanditseko indome ku ruhome na ho hasize ibara ry'umuhondo.

Ibarabara ry'ikaburimbo ryegereye hafi y'ishure hariho n'ikibuga gihagararamwo imiduga iyo yaje kw'ishure hariho umuryango ufise ibara ry'ubururu, ku ruhome rw'ishure hasize ibara ryera hariko n'ibintu vyanditseko.

Ishure ryubatse rigeretse rifise ivyumba vy'amasomero biri munsi hamwe n'ibindi biri hejuru hariho ingazi imanukana abanyeshure hamwe n'abigisha canke bayicamwo bariko baraduga ku ruhande hariho uruhome rw'amabuye ruriko n'amatara.

Harera imana yageze kw'ishure asanga abandi banyeshure binjiye yashitse yatevye ageze impande y'uruhome rw'icumba c'isomero inyuma yiwe hateye ivyatsi imbere yiwe hariho ahantu hari imashurwe ateye ku murongo.

Icumba kirimwo intebe imeza hamwe n'akabati gateretseko ibitabo vyinshi ku ruhande ku nkingi y'uruhome hari ahantu hamanitse urupapuro hariho n'imashini nyabwonko iteretse ku meza hasi hariho agakarato.

Icumba c'i somero kirimwo ikibaho gifise ibara ryirabura canditse ko amajambo bakoreesheje ingwa zifise amabara atandukanye, hejuru ku ruhome hariho udupapuro tumanitse twanditseko indome.

Vyizigiro kw'ishure aho yiga hari ivyumba vyinshi vy'amasomero, hamwe n'ikibuga kitarimwo ivyatsi. Ku ruhande aho amasomero ari, niho hateye ivyatsi hamwe n'amashurwe ari ku murongo n'iruhande ahantu hariho igiti kirekire.

ishure rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko harimwo abanyeshure batatu babigeme bariko baratambuka hariho n'abandi banyeshure begereye ku ruhome rw'isomero mu nzira harimwo umuduga abanyeshure batahamwe

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse ku murongo bisakajwe n'amategura imbere, hariho abantu bahagaze musi y'igiti kinini, kurundi ruhande hateye igiti c'ishurwe, imbere hari ikibuga kinini kandi cagutse.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, harimwo n'umuhora muremure abanyeshure n'abigisha bacamwo iyo bagiye mu masomero, imbere hari inkingi zubakishijwe amatafari ahiye, hariho n'umufurege utembana amazi, imbere hateye amashurwe n'ibiti.

Umunyeshure yambaye impuzu zo kwintonora imitsi ahagaze iruhande y'ivyumba vy'amasomero imbere yiwe hateye igiti kirekire mu kibuga hariho umwigisha, ariko aragenda afise itelefone ku gutwi.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse ku murongo imbere hateye ibiti rifise n'amarembo yuguruye, ariko imiryango y'ivyuma asize ibara ry'ubururu ku ruhande ku ruhome hari amajambo yanditseko, abanyeshure ntibari ihanze.

ishure ryubatse rigeretse incuro zibiri rifise ikibuga hagati kirimwo abanyeshuri bahagaze ku mirongo itatu imbere yabo bahateretse utudobo dufise ibara ritukura iry'umuhondo hamwe n'iryera

Ishure ryubatse rigeretse imbere rifise ikibuga abanyeshure bakiniramo umupira w'amaboko harimo abanyeshure bariko barakina ku ruhande hateye ibiti hariho n'abandi banyeshure bicaye batariko barakina bariko bararorera.

Ishure ryubatse rigeretse ku ruhome rifise imiringoti imanukana amazi imbere kw'ishure hateyemwo ibiti ifise n'urupangu ruriko ivyatsi hanze y'ishure na ho nyene impande y'umufurege hari ivyatsi.

Ishure rifise ikibuga k'inini giteyemwo ivyatsi harimwo n'igiti kirekire, ariko cumye ku ruhande hashinzemwo ibendera ry'igihugu c'uburundi hakurya hagaze umuduga impande y'ishurwe.

Abanyeshure bicaye ku ntebe iruhande yabo hari inzu y'ubucuruzi yuguruye umuryango imbere yabo hariho umuntu ahagaze ari munsi y'umutaka impande hari imbabura ziri kumwe n'amasafuriya mwibarabara harimwo amabuye menshi hamwe n'igunira inyuma y'abanyeshuri hari amashugwe.

Gahungu na Mutabazi bari mu cumba c'isomero ari bonyene, bariko barasubiramwo ivyigwa, harimwo n'izindi ntebe ariko nta muntu azicayeko, imbere yabo hasi haratanguye kwononekara kubera harabomotse.

ikibuga c'ishure kirimwo imiduga myinshi kandi ihagaze hariho n'ahantu hateye ibiti binini kandi birebire ku ruhande hariho inzu yubakishijwe amatafari ahiye hariho n'ahantu hasi ibipapuro hasi munsi y'umuduga

Ishure rifise inzu shasha aho abarongozi bakorera ,hariko irangi rishasha ,hamwe n'imiryango mishasha, hariho n'amadirisha afise ibiyo ,imbere hateye ivyatsi hamwe n'amashurwe ,arik'umurongo ,harimwo n'inzira abigisha n'abanyeshure bacamwo.

Icumba c'isomero, gifise idirisha ririko ibiyo ariko hari ahantu hamwe havuyemwo ikiyo, munsi hasize ibara ry'ubururu, k'uruhome imbere mw'isomero harimwo intebe zitondetse ku murongo, hamwe n'abanyeshure babiri bicaye bariko barasubiramwo ivyigwa.

Ishure ryubatse rigeretse incuro zibiri ririko n'inkingi zifise ibara ryera hariho n'ivyuma bisize ibara ry'ubururu biri hagati y'inkingi harimwo n'indome ziri mwibara ritukura imiryango y'ishure iruguruye.

Miburo niumwigisha w'ikirundi. Iyo ahejeje kwiyigisha abanyeshure aca abakoresha imyimenyerezo. Kugira amenye ko abanyeshure batahuye ivyigwa, yaciye afata ingwa y'ibara ryera arandika ku kibaho imyimenyerezo.

amarembo y'ishure aruguruye hariko umuryango w'icuma imbere bahasize ibuye rinini kugira umuryango ntiwiyugare inyuma hariho igiti kinini kandi kirekire musi hariho umuntu afise ikinga ariko ararihagarika

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse, hariko n'ivyumba vy'amasomero bisakajwe n'amabati atukura, hariko inkingi zisize ibara ry'ubururu amaja hasi, hejuru hasize ibara ryera, hagati mu kibuga hashinzemwo ibendera hamwe n'igiti kinini gihari.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero hamwe n'ikibuga kinini kirimwo umuntu ahagaze ari kumwe n'umuduga wirabura hariho n'ahantu musi y'igiti hariho imiduga na yo nyene ihagaze hariho n'ivyatsi bikeye mu kibuga hagati hashinzemwo amabe bendera.

Abanyeshuri batatu bari hanze ,umwe arahagaze ,abandi babiri bari nyuma y'iwe ,bicaye ku kirundo c'umusenyi ,bakikujwe n'ivyatsi, inyuma yabo hariho ibiti birebire, hejuru mu kirere hasa ubururu hamwe n'ibicu vyera.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye rifise umuryango w'icuma usize ibara ryera kandi uruguruye, hariho n'inzira abanyeshure hamwe n'abigisha bacamwo iyo bagiye mu vyumba by'amasomero, ku muryango hamanitse ko ingufuri yuguruye.

Icumba c'isomero kirimwo intebe n'imeza y'umwigisha ateretseko ingwa z'ibararyera hariho n'igikombe gifise ibara ry'ubururu hamwe n'i karamu itukura hariho n'udupapuro hamwe n'igikoresho bakoresha mu vyirwa vy'ibiharuro iyo bariko baraca imirongo.

Ishure ryubatse rigeretse rifise inzira abanyeshure hamwe n'abigisha bacamwo iyo bagiye mu vyumba vy'amasomero biri hejuru, canke mu vyumba vy'amasomero biri hasi. Hejuru hariho abanyeshure bahagaze hamwe n'abandi bicaye. Iruhande y'inzira, hariho umuntu.

Ishure ryubatse impande y'ibarabara ry'ikaburimbo rifise amarembo abiri, ariko imiryango y'ivyuma afise ibara ry'ubururu hamwe n'uruhome rusize ibara ryera ruriko indome zanditseko inyuma hariho ibiti birebire hamwe n'insinga z'umuyaga nkuba hanze iruhande hariho n'inzu y'ubucuruzi.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero bisize amabara mashasha hejuru hasize ibara ry'umuhondo hasi na ho hasize ibara ryirabura rivanze n'iryera imbere hariho imupfurege itembana amazi hejuru hasakajwe n'i bati ritukura.

Icyumba c'isomero gifise uruhome rushaje harimwo intebe n'imeza vy'umwigisha; harimwo n'umuntu yicaye ku ntebe yambaye impuzu zirabura ; hejuru ku ruhome hamanitse igipapuro kinini canditseko.

Biza bishaka ni umunyeshure yiga mu mashuri y'imyuga ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo yiga ivyirwa bijanye no gufatanya ivyuma yambaye ibikingira amaso hamwe n'ibikingira amaboko afise igikoresho, ariko arafatanya ivyumba.

Kamikazi ni umunyeshuri wo muri kaminuza. Yicaye mu cumba c'isomero ari kumwe n'abandi banyeshure, yambaye impuzu yera, afise imishatsi miremire. Bariko bararaba imbere y'abo hicaye umwigisha. Inyuma y'iwe hariho igitambara kiriko amasanamu.

nindereye n'umunyeshure wo mu mashure yisumbuye ari mucumba c'ivyigwa vy'ubushakashatsi arikumwe n'abandi banyeshure bambaye ibikingira maboko harimwo n'abambaye udukingiramunwa bambaye n'impuzu zera imbereyabo hariho ibikoresho biteretse kumeza bariko barigirako

Izerimana ni umunyeshure yiga mu mashure y'imyuga yambaye impuzu isa n'ubururu hamwe n'inkofero isa n'umuhondo imbere y'iwe hari amatara hamwe n'intsinga n'ibindi bikoresho bigira ko iyo bariko bariga ibyigwa by'umuyagankuba.

Abanyeshure babiri biga mw'ishure ry'imyuga bari mucumba aho bakorera imyimenyerezo bambaye ibikingira amatwi imbere yabo hariho imeza iteretseko urubaho bariko barapima bagiye kwigirako.

Kwizigira ni umunyeshuri w'umuhungu yiga mu mashure yisumbuye, yicaye mu cumba c'isomero hamwe n'abandi banyeshure, imbere y'iwe hari kaye yuguruye yakirije urutoki, ku kibaho hahagaze umwigisha ariko arabaza abanyeshure.

Nindereye ni umunyeshure mu mashure y'imyuga yiga ivyigwa bijanye no gufatanya ivyuma ari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo yambaye ibikingira amaboko hamwe n'ibikingira amaso i ruhande yiwe ahagaze uwundi munyeshure.

Abanyeshuri babiri bambaye impuzu z'ubururu biga ivyigwa bijanye no gukora umuduga imbere yabo hari imeza iteretseko ibikoresho basambuye bakuye mu muduga ku ruhome hamanitse akabati babikamwo ibikoresho.

Harera n'umunyeshure wo muri kaminuza yicaye mu cumba aho bariko barakorera inama, iruhande yiwe hamwe n'imbere yiwe hicaye abandi banyeshure, Harera ukuboko kwiwe yagushize ku munwa afise n'ikaramu mu kiganza.

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshure benshi bicaye ku ntebe imbere yabo hateretse amakaye hamwe n'ibi papuro harimwo n'umunyeshure afise ikaramu munoke hamwe n'uwundi ahagaze, ariko aravuga.

buntu ni umunyeshure yiga mw'ishure ishure ry'imyuga ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo ari kumwe n'undi munyeshure mugenzi wiwe bambaye ibikingira matwi imbere yabo bafise urubaho bariko barapima ingene rungana

Karinganire ni umunyeshure yiga mw'ishure ry'imyuga ivyigwa bijanye no gutandukanya hamwe no guteranya ivyuma ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo yambaye ibikingira amaboko imbere yiwe hari ibikoresho, ariko arigirako.

Igiraneza n'umunyeshuri wo muri kaminuza yicaye mu cumba c'isomero hamwe n'abandi banyeshuri beshi bariko bararaba imbere Igiraneza yambaye agatambara ku mutwe gafise ibara ry'umuhondo inyuma yiwe hari abanyeshuri bacereje.

Abanyeshure biga mw'ishure ry'imyuga ivyigwa bijanye n'ububaji, bari mucumba aho bakorera imyimenyerezo harimwo intebe n'imeza ziteretse ko ibikoresho abanyeshure bigira ko ku ruhande hariho n'akabati abanyeshure babikamwo ibikoresho.

akimana ari mu cyumba cy'isomero yicaye imbere y'abanyeshure iruhande yiwe hicaye umwigisha ariko arasigura ibyigwa kandi icyumba gifise umuryango wuguruye hejuru hariho porojegiteri

Umunyeshure yambaye impuzu y'ubururu hamwe n'inkofero y'umuhondo. Afise amatafari ariko arubaka. Iruhande y'iwe, hariho ivyondo, inyuma y'iwe, hahagaze abantu harimwo n'umwigisha ariko aramuraba.

Abigisha bari mu cumba c'inama baricaye bariko bararaba imbere yabo, kandi hariho n'imeza ndende iteretseko iterefone hamwe n'igitabo inyuma yabo hariho akabati babikamwo ibikoresha.

icumba c'isomero kirimwo abanyeshure bicaye bariko bararaba imbere hariho umunyeshure afise ikaramu ariko arandika kurupapuro yifashe kwitama imbere yabo hahagaze umyigisha arikumwe n'umunyeshure imbere hateretse imeza iriko agacupa hamwe n'ibindi bikoresho bariko barigirako

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshuri bariko bariga inyuma hicaye umunyeshure imbere yiwe ku ntebe hari ibipapuro ariko arandikako hasi hateretse ikaramu hamwe n'ibindi bikoresho imbere yiwe hicaye abandi banyeshuri.

Kigeme ni umunyeshure yicaye mw'isomero, ariko araraba imbere inyuma yiwe hicaye abandi banyeshure benshi kigeme ku kuboko kwiwe yambaye isaha, kandi yifashe neza hejuru y'isomero hariho amatara atarikaraka.

Abanyeshure bigamye ishure ry'imyuga ivyirwa bijanye no gukora imiduga bicaye bari ku murongo imbere yabo hari imeza iteretse ko ivyuma vy'umuduga bisambuye bariko barigira ko iruhande yabo hari uruhome rurerure.

Girukushaka, n'umunyeshure yiga mu mashure y'imyuga ibijanye no guteka, ari mu gikoni, ari kumwe n'abandi banyeshure bambaye impuzu z'abatesi, imbere yabo hari imeza iriko ibitunguru, amakaroti hamwe n'amacupa, mu biganza bafise imbugita.

Abanyeshure biga muri Kaminuza ibyigwa bijanye n'ubuvuzi bw'amagara y'abantu bambaye impuzu zera bicaye ku ntebe imbere yabo hariho imeza iteretse ko ibipapuro hamwe n'amakaye hakurya hagaze abantu.

abanyeshuri bari mu kibuga cyo gukiniramwo umupira w'amaboko bari mumigwi ibiri bamwe bambaye impuzu zitukura abandi bambaye impuzu zera iruhande yabo hagaze umwigisha hejuru hariho umupira urimu kirere

Abanyeshure biga mw'ishure y'imyuga ibyigwa bijanye no gukora imiringoti y'amazi bari mucumba aho bakorera imyimenyerezo hagati yabo bafise umuringoti hamwe n'imashini bigira ko bari mu mugwi.

Umunyeshure yiga ivyirwa bijanye no gukora imashini zo mu ruganda arahagaze ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo, ariko arakora icuma co ku mashini yo mu ruganda hejuru hateretse agacupa musi gisize ibara ry'ubururu.

karire ni umunyeshure yiga mw'ishure ishure ry'imyuga ivyigwa bijanye no guteka hari mu gikoni hamwe n'abandi banyeshure bambaye impuzu z'abatetsi imbere yabo hari amasafuriya hamwe n'ibindi bikoresho hariho n'amafi bariko barotsa

Ndihokubwayo n'umunyeshure yiga ivyigwa vyo gutembereza abantu mu mashamba hamwe no mu mazi abereka ibikoko biba mu mashamba hamwe no mu mazi arikumwe n'undi munyeshure mu genzi wiwe bafise ibikoresho barabiramwo bikabereka ahantu kure.

Gahungu ni umunyeshure yiga mu ishure ry'imyuga ibijanye no gukora ibikoresho vy'ubuhinga bwa none yicaye mu cumba aho bakorera imyimenyerezo imbere yiwe ku meza hateretse ibikoresho bigirako harimwo n'abandi banyeshure nabonyene bariko bariga hagaze n'abigisha mu cumba y'isomero.

Umunyeshure ari mu cumba gifise uruhome rusize ibara ryera, hejuru hamanitse amatara atariko araka, umunyeshure ahagaze wenyene ariko arakora imashini yo mu ruganda.

Vyizigiro ni umunyeshure wo mu mashuri y'imyuga yiga ivyigwa bijanye no gukora umuduga ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo ari kumwe n'abandi banyeshure bambaye impuzu z'ubururu inyuma yabo haagaze imiduga imbere yabo bafise icuma c'imodoka bariko barakora.

Abanyeshure biga mw'ishure ry'imyuga ivyirwa bijanye no gushona bari mucumba aho bakorera imyimenyerezo baricaye imbere yabo hateretse imashini bariko barigirako bafise n'ibitambara bariko barakoresha.

Umunyeshure yiga mw'ishure ry'imyuga ari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo yambaye impuzu z'ubururu hamwe n'inkofero yera imbere yiwe afise icuma ariko arigira ko gifise ibara ritukura.

Kanyana yiga mw'ishuri ry'imyuga ivyirwa bijanye no kwakira abantu yambaye impuzu yera afise n'imishasi miremire mu kiganza afise isahani iriko icupa hamwe n'ikirahuri, ariko aratwara.

Abanyeshure biga mw'ishure ry'imyuga bari kumwe n'umwigisha wabo mu cyumba bakoreramwo imyimenyerezo bamne barahagaze inyuma y'umwigisha uwundi afise ibikoresho arikarigira ko ariko arakora akarorero mwigisha ivyo arikaramubwira.

Icumba cy'isomero kirimwo abanyeshure hamwe n'abigisha imbere yabo hagaze umunyeshure ariko arasigura ibyigwa akoresheje igitambara kiriko amasanamu ariko ararungikwa na projegiteri iri hejuru hariho n'amatara ariko araka hamwe n'intebe zigaragara zitagira abantu azicayeko.

icumba kirimwo abanyeshuri babiri biga imyuga ibijanye no gutandukanya hamwe no gufatanya ivyuma bambaye ibikingera maso mu kiganza bafise igikoresho bakoresha iyo bariko barafatanya ivyuma

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshure benshi bicaye ku ntebe bariko bararaba imbere hicaye umwigisha ari kumwe n'uwundi munyeshure ku ruhande bariko barasigura ivyirwa hejuru hariho projekiteri.

abanyeshure bahagaze bari mumugwi biga ivyigwa bijanye no guteka bari mugikoni kandi bambaye nk'abatetsi hamwe n'udukingiramunwa imbere yabo hagati hariho imeza iteretseko ibikoresho bariko barigira ko

Kagabo na Keza bari mu cumba aho bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi bambaye ibikingira amaboko imbere yabo ku meza hateretse ibikoresho bigirako harimwo n'uducupa bafise n'igikoresho bashira mu maso barabiramwo.

Gira uko ishaka n' umunyeshure yiga muri kaminuza ari mu cumba c'isomero ari kumwe n'abandi banyeshure baricaye, kandi bose baracereje bariko bararaba imbere bariko barakurikirana ivyigwa.

Mu cumba aho abanyeshure bakorera imyimenyerezo, harimwo abanyeshure bicaye bambaye impuzu z'ubururu, n'abantu bambaye udukingira umunwa. Harimwo n'imeza ziteretseko imashini nyabwonko.

Iratubona ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo, ahagaze ari kumwe n'umunyeshure mugenzi wiwe, bambaye n'ibikingira amaso, bariko barakora imyimenyerezo, hasi hariho imashini iriko n'urutsinga.

Sindayiheba n'umunyeshure yiga mu mashure y'imyuga ari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo, ari kumwe n'abandi banyeshure bambaye impuzu z'ubururu bari kumwe n'umwigisha wabo sindayiheba afise ibikoresho ariko arereka abandi akarorero

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshure bicaye bambaye impuzu zera, imbere yabo hahagaze umwigisha na we yambaye impuzu yera ,inyuma y'iwe hariho akabati babikamwo ibikoresho ,inyuma y'abanyeshure hariho ikibaho c,anditse ko.

Majambo ni umunyeshure wo muri kaminuza yicaye mu cumba c'isomero. Yambaye impuzu itukura ari kumwe n'abandi banyeshure bariko bararaba imbere bose bacereje bariko bakurikirana ivyigwa.

Munyana yiga mw'ishure ry'imyuga ibijanye no gukora ivyuma vyo mu nganda ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo yambaye ibikingira amaso iruhande yiwe hahagaze uwundi munyeshure inyuma yiwe hariho umunyeshure hamwe n'umwigisha.

Nibizi n’umunyeshure mu mashure y'imyuga ari kumwe n'abandi banyeshure mu cumba aho bakorera imyimenyerezo bahagaze bari mu mugwi ariko arabasigurira ingene imashini bayikoresha iyo bariko barakora imiringoti y'amazi.

Nijimbere, n'umunyeshure yiga mu mashure y'imyuga, ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo, imbere yiwe afise igikoresho gikozwe mu vyuma hamwe n'umuringoti w'icuma, inyuma yiwe hari intebe ndende.

abana b'abanyeshuri bari mu cumba bicaye bafise ibitabo mu biganza bariko barasubiramwo ibyigwa inyuma yabo hari uruhome rufise umuryango wuguruye n'ahandi hari umuryango wugaye hejuru hasize ibara ryera ku ruhome

icumba kirimwo umuhinga mu gukora ibikoresho vy'ubuhinga bwa none hari ku meza iteretse ko ibikoresho harimwo imashini nyabwonko hamwe n'intsinga imbere yiwe hari abantu bahagaze

Icumba kirimwo abigisha bicaye ku ntebe bariho baratunganya ivyirwa vy'abanyeshure bagaca bakora n'inama inyuma yabo hari uruhome rusize ibara ryera hariho n'imeza iteretse ko imashini nyabwonko hamwe n'idirisha ryuguruye.

Karire ni munyeshure wo muri kaminuza. Ari mu cumba c'isomero, ari kumwe n'abandi banyeshure. Arahagaze, yambaye impuzu zitukura, afise igikoresho gituma amajwi asamirana. Abandi banyeshure baricaye.

Icumba kirimwo abigisha hamwe n'abanyeshure bicaye hagati yabo harimwo inzira abantu bacamwo iyo bariko baratambuka hahagazemwo abantu batatu imbere yabo hariho abanyeshure bari mu mahiganwa.

Abantu benshi bahagaze bari mu mugwi bafise ibikoresho by'abubatsi, bamwe bambaye impuzu z'ubururu inyuma yabo hariho inzu nini yubatse igeretse irimwo abubatsi bariko barubaka.

Umunyeshure yiga ivyigwa bijanye no guha imfungurwa, hamwe n'ibinyobwa abantu ,yambaye impuzu yera afise n'ihereni ku gutwi ,mu kiganza ateruye ibinyobwa ashiriye abantu mu maso y'iwe ariko araseka.

Abanyeshure biga mw'ishure ry'imyuga ivyirwa bijanye no gukora ibikoresho vy'ubuhinga bwa none barimucumba aho bakorera imyimenyerezo baricaye, imbere yabo ku meza hateretse ibikoresho bigirako.

Nshimirimana ni umunyeshure yiga mu mashure y'imyuga, ari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo bafise ibikoresho bariko bariga, inyuma yabo hariho umuryango ukozwe mu vyuma hakurya impande y'uruhome hariho abandi banyeshure na bo nyene bariko bariga, iruhande hari akabati gakozwe mu mbaho babikamwo ibikoresho.

Abanyeshure biga mu ishure ry'imyuga ibyigwa bijanye no gucapa bicaye hanze bambaye impuzu z'ubururu ku meza imbere yabo hateretse ibikoresho bariko barigira ko ku ruhande hagaze umwigisha inyuma yabo hari ibiti binini.

Icumba kirimwo ibikoresho vyinshi bitandukanye bikoresha ubuhinga bwa none bakoresha iyo bariko barakora amasanamu hasi hariho intsinga harimwo n'imeza iteretseko imashini nyabwonko.

Nkurunziza yambaye impuzu yera hamwe n'inkofero iriko ibendera ry'igihugu c'uburundi, ari kumwe n'abandi bantu bafise ibikoresho bakoresha mu bwubatsi, ku ruhande hagaze abantu bacungera umutekano, hakurya hariho inzu bariko barubaka igeretse.

Icumba kirimwo abantu benshi bicaye ku ntebe bariko barakora inama imbere yabo hagaze umufasoni afise igikoresho gituma amajwi asamirana i ruhande yiwe hariho abantu bafise imeza iteretseko imashini nyabwonko.

Nihorimbere ni umunyeshure yiga mu mashure y'imyuga. Ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo. Yiga ivyigwa bijanye no gukora umuduga, ari kumwe n'abandi banyeshure. Imbere y'abo har'ibikoresho basambuye mu modoka.

Majambere n'umunyeshure wo muri kaminuza, ahagaze imbere arikumwe n'umwigisha bariko barakora imyimenyerezo, bafise agacupa mu ntoke hamwe n'umuringoti umanura amazi, hasi hari imeza igeretseko ibikoresho bariko barigirako.

Ndihokubwayo ni umunyeshuri wo muri kaminuza yiga ivyigwa bijanye no gukoresha imihora ngurukanabumenyi, afise iterefone mu ntoke imbere yiwe ku meza hateretse imashini nyabwonko, n'inyuma yiwe hariho ahantu hateretse imashini nyabwonko.

Abanyeshure bahagaze, hagati yabo harimwo imeza iteretseko akazu bakoze mu bikarato, hariho n'agacupa hamwe n'ibindi bice batabuye vy'ibikarato, iruhande yabo hahagaze umwigisha, inyuma yabo hariho abanyeshure bicaye.

Niyongere ni umunyeshure yiga mu mashuri y'imyuga. Ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo, yambaye ibikingira amaboko hamwe n'ibikingira amaso. Inyuma yiwe hagaze abandi banyeshure babiri, imbere yiwe ku meza hateretse ibikoresho yigirako.

Icumba kirimwo intebe hamwe n'abantu bahagaze hamwe n'abandi bicaye umwe ateretse imashiniyabwonko imbere yiwe ku ruhome hariko imbonesha kure hejuru hariko amatara arikaraka harimwo n'igicapo c'ikarata y'uburundi gise zize amabara y'icatsi hamwe n'iritukura.

Icumba kirimwo abanyeshure bari kumwe n'abavyeyi hamwe n'abigisha hari abanyeshure bahagaze n'abandi bicaye imbere hariho umubikira afashe ku gakinga k'umwana yicaye mu gakinga k'abagendana ubumuga hariho n'imeza ishasheko igitambara cera iteretseko uducupa twamazi.

Abanyeshure biga mw'ishure ry'imyuga mu vyirwa bijanye n'ubucuzi bari mu cumba c'imyimenyerezo bafise ibikoresho bariko barigirako imbere yabo hariho n'umuriro uri kuraka inyuma ku ruhome hari akabati babikamwo ibikoresho.

Icumba c'i somero cicayemwo abanyeshure bicaye baraba imbere inyuma hicaye umunyeshure yambaye impuzu yirabura afise n'imishatsi myinshi imbere yiwe hariho uwundi munyeshure yambaye impuzu itukura imbere yabo hariho umwigisha, ariko arabasigwa gurira ivyigwa.